Abantu bahagaze ku kibuga c'umupira w'amaboko, hama abo bantu bakaba bariko bararaba umukuru wabo abakuriye, hama uyo mukuru wabo abakuriye akaba ariko arabereka ibintu bashobora gukora, abo bandi nabo bakaca babisubiramwo ivyo bintu.

Abana bakaba bariko barakina umukino w’umupira w’amaboko hama abandi bahagaze kuruhande bariko bararaba ukuntu umukino uriko uragenda, hama abandi bari mu kibuga bariko barakina uwo mukino banezerewe. Kuruhande yico kibuga hakaba hariyo ibiti vyatewe.

Utuzu twasugumwe hama utu tuzu twasugumye tukaba dufise imiryango ine, ariko umwe muriyo ikaba yarashushanijeko ibintu, ariko utwo tuzu twasugumwe tukaba dufise amabara abiri imwe iyera hamwe niyundi usa n'ubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abana bakiniramwo iyo basohotse bavuye mu mashuri yabo, hama iruhande y'ico kibuga akaba hariho n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange n'akayaga, kandi k’urundi ruhande akaba hariho n'ivyatsi bimera kugira ngo habe neza.

Abantu bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko biruka hama kuruhande yayo akaba hariyo n'abandi bantu bahagaze bariko bararaba uyo mukino waryoshe, hama kuruhande kandi hakaba hariho n'ibiti bitanga akayaga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, hama ico kibuga nta muntu ariko aragikinirako. Ariko ku ruhande, hakaba hariho abanyeshure, umwe aricaye uwundi arahagaze. Ku ruhande naho kandi hakaba hariho ikigo c'ishure ariko c'igorofa.

Ubwiyerero bw'abantu bakoresha iyo bashaka kwituma canke kwiyagarika nk'abanyeshuri canecane kw'icuri babi hari bakaza bakiyagarika hano canke bakitumira hano nyene muri buno bwerero muri kubona ngare.

Inzu kandi ikaba yarubakishijwe amwe n'amatafari ahiye hama iyonzu ikaba ifise imiryango yera kandi minini minini, hama hejuru y'iyo miryango hakaba hariho udupapuro tubiri hama kuriyo miryango hakaba hariho utuntu tumeze nk'udukofero.

Abakinyi b'umukino w'umupira w'amaboko bariko bararamutswa na bakuru babo iyo bariko bararengana, hama bahagaze ku murongo barindiriye ko bakuru babo baza kubaramutsa, bahawe iteka n'abo bakuru babo nyene.

Utuzutwa sigumwe abantu bakoresha iyo bashaka gukora umwanda mukuru canke umwanda muto, hama utu tuzutwa si ugumwe tukaba dufise imirya ngo ine imeze nk'ishaje, ariko si cane.

Abanyeshure bariko barakina umupira w' amaboko abandi bari iruhande bahagaze abandi bicaye bariko bararorera uyo mupira w' amaboko iyo bariko barawukina baranezegwa iruhande naho hakaba hariyo n' ikintu kivuza amajwi.

Abana bakaba bariko barakina umukino w'amaboko hama bakaba bari mu kibuga c'umupira w'amaboko irwande yayo akaba hariyo n'abandi bariko barabaraba ari wo abarorerezi akaba hariho n'ivyatsi vyatewe, kubera ngo hase nega.

Abanyeshuri bariko baragina umupira bakurishije amaboko, kandi bakaba bari mu kibuga ama ilwande i co kibuga akaba hariyo ivyatsi hama hakuryaho ico kibuga akaba hariyo inzu ama ilwande akaba ayo n'abantu benshi bahagaze.

Abanyeshure bariko barakina umupira w’amaguru abandi bari hariya hari ivyatsi bahagaze bariko bararaba umupira, w’amaguru ukuntu uriko Uragenda abandi barikuwukina banezerewe cane .

Abantu bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko bamwe baba bambaye impuzu zisa n'umuhondo abandi bambaye impuzu zisa n'ubururu kandi bakaba bari kukibuga c'umupira w'amaboko iruhande yayo hakaba hubatsweko inzu canke kuruhande yayo kandi hakaba hariyo n'ibiti vyatewe.

Akazu kasugumwe abantu bakoresha iyo baje gufata umwanda mukuru canke umwanda muto hama akokazu kasugumwe kakaba gafise umuryango usizwe ibara ryubururu hama nakokazu kasugumwe kakaba gafise ibara ryera

Utuzu twasugumwe hama utu tuzu tukaba dufise imiryango ine kandi miremire hama utwotuzu twarasizwe irangi risa nubururu hama ejo hakaba hari namabati hama utuzu twasugumwe tukaba dufise irangi ryera

Utuzu twa surwumwe hama utwo tuzu tukaba dufise imiryango imeze nk'iyishaje. Hama umuryango umwe ukaba ushushanijeko ibintu ariko hakoreshejwe ingwa, hama hejuru hakaba hari n'amabati.

Abnyeshure b'ikigo runaka bari bahagaze iruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko n'abandi bicaye bariko bararaba bagenzi babo ukuntu barakina uwo mupira w'amaboko bishimye cane kandi banezerewe nkuko muba mwabibonye.

Inzu noya ama ayo nzu ikaba imeze nk'ishaje hama iyo nzu ikaba ifise imiryango y'icuma isizwe irangi ry'umutuku ama iyo nzu ikaba ifise amabati manini ama iyo nzu ikaba imeze nk'imeze nk'ibomaguriza.

Inzu hama iruhande y'iyo nzu akaba hariyo ni bombo abantu bakoresha iyo baje kukaraba canke iyo baje kuvoma amazi ama kuruhande yayo akaba ariyo hamwe n'igiti c'urugazi hamwe n'ivyatsi vyatewe iruhande yiyo nzu nini.

Ikibuga kinini cane kikaba gishushanyijeko ibintu hasi hama hakaba hariyo n'ibikoresho abana bakoresha iyo bariko barakina, hama iruhande y'ivyo bikoreshwa hakaba hariyo n'ibiti vyatewe hama iruhande y'ivyo biti hakaba hariyo inzu.

Umwigeme asanzwe akorera mubintu bijanye n'ubushakashatsi bw'imiti, Hama akaba afise igipapuro kukuboko ariko ariga ibijanye nubwo bushakashatsi nyene hama kuruhande hakaba hariho n'abandi bafise n'ubupapuro . Bakaba bari mucumba aho bakorera nubwo bushakashatsi nyene bw'imiti kugirango barabe ukuntu babikora neza.

Umwigeme akaba yambaye igitamabara m'umutwe gisa n'umutuku hamwe n'igoti abanganga bambara iyo agiye kuvura, hama uyo mwigeme akaba afise igipapuro ariko arasoma ibintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti, canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu.

Abantu bane bakaba bari mucumba aho bakorera ubushakashatsi bwubumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti hama bakaba bambaye impuzu zabaganga baja kuvuramwo abantu hama abo bantu bakaba bafise impapuro bakaba bariko barazisoma.

Umurombero muremure cane ama uyo murombero akaba ari uwo aba banyeshuri bakoresha mu gucamo iyo bagiye ahantu ama akaba hari ho n'idirisha hamwe n'umuryango abanyeshuri b'injiramo iyo bagiye mw'isomero i ruhande yayo na ho akaba hari yo akantu kazimya umuriro.

Umwigeme akora mubintu bijanye n'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti hama uwl mwigeme akaba ariko arakora ivuyemwo iyindi miti itadukanye mwinshi cane, ariko uwo mwigeme akaba ariko arakora imiti kugira ngo arwaye udukoko turya ibimera cane.

Icumba abaganga babikamwo ibikoresho vyabo kugirango babibike neza, hama murico cumba hakaba harimwo abaganga bariko barandika, bamwe bafise amakaramu ,hamwe n'abandi bafise amakaye ,hakaba nuyundi akaba ahagaze n'imbere yabo.

Umwigeme hamwe n'umugabo bakaba bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti. Hama uwo mwigeme akaba ariko agerageza kuraba ivyo umugabo yamubwiye ngo akore akaba ariko arakora ubwo bushakashatsi.

Umwigeme akaba yicaye mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti cane ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu hama uyo mwigeme akaba yambaye igoti ry'abaganga bambara iyo bagiye kuvura hama uyo mwigeme, kandi akaba afashe n'igipapuro muntoke ziwe

Umwigeme akaba yambaye igoti abaganga bakoresha iyo bariko baravura hama uwo mwigeme akaba yambaye n'igitambara mumutwe kugirango bise neza hama akaba afise n'igipapuro kukuboko ariko arasoma kugira ngo arabe ubumenyi.

Icumba abantu bakoresha iyo bashaka gukora ubushakashatsi bw'umnyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw' imiti, ama muri ico cumba akaba hariho udutebe twinshi turi ngaho iruwande yayo akaba hariho n'idirisha hamwe n'irido ryayo ama i luwande akaba ario n'umuntu ahagaze ariya.

Abanyeshure bakaba bariko hamwe n'umwigisha wabo ahama bakaba bariko barakora ivyo umwigisha wabo yababwiye ngo bakore, ama bose bakaba bambaye imazu z'abaganga bakoresha iyo bariko baravura, ama ngaho o aho bari akabariyo n'ibikoresho vyose baba bakeneye.

Icumba kinini babikamwo ivyuma bakoresha mu kwubaka canke ibindi vyuma bakoresha mu bintu bisanzwe hama murico cumba hakaba harimwo amadirisha amwe n'amatara amurikira abantu kugira ngo babone hama murico cumba kandi hakaba hariho n'amameza.

Icumba abantu bakoresha iyo bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu canke ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti ama ico cumba gikaba gifise idirisha gitanga akayaga hamwe n'umuryango abantu bakoresha mu kwinjira canke mu gusohoka ama i ruwande akaba haro n'akabaho kera.

Abashakashatsi bw'ubumenyi bw'imiti bariko barakora imiti babikuye mu bikoresho bitandukanye canke mu miti itandukanye bahuje kugira ngo bakoremwo umuti uzoza uvura umuntu canke uzoza uvura ibikoko.

Abashakashatsi b' ubumenyi bw' imiti bariko barakora imiti ivuye mu miti itandukanye kugira ngo barabe ukuntu bakuramwo imiti izoza ivura abantu canke imiti bazohashira mu bitegwa kugira ngo bikingira udukoko.

Inzu yubakishishwe namatafari ahiye hama iyonzu ikaba ifise umuryango ham ikaba kandi ifise nidirisha hama iyo miryango niyo dirisha bikaba byarasizwe irangi itandukanye

Abijisha babiri bakaba bagaze imbere y'abanyeshure bakaba bariko barabereka ubushakashatsi bw'ibintu ama inyuma yayo akaba riho n'urubaho rwanditseko ibintu bakoresheje ingwa vyoivyo bintu nyene bariko bariga.

Icumba kinini bakoresha mu kubikamwo ibikoresho vyo gukoresha, hama muri ico cumba hakaba harimwo n'amadirisha manin,i hakaba harimwo kandi n'amatara akaba asa neza, hakaba harimwo n'ibikoresho vyinshi bakoresha.

Mu cumba bakoreramwo ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu hama hakaba hariyo umuntu ariko araraba ivyo bikoresho akoresha muri ubwo bushakashatsi bw'ibintu hama hakaba hariho n'ibombo bakoresha mu kuvoma amazi canke mu kudaha.

Akabati kafashe ku gihome karimwo imiti bakoresha ku bumenyi bw' imiti iyo abanyeshure canke abaganga bashaka gukora imiti ivura ibintu bitandukanye cane cane ibimera.

Akabati kuguruye hama muri ako kabati yakabarimo uducupa turimo imiti itandukanye abantu bakoreramwo ubushakashatsi bw'ubumenye bw'imiti, kubera ngo barabe ukuntu bakuramo imiti itandukanye.

Nigishushanyo kitabona neza ariko ninzu ifise umuryango kandi ikaba yarubakishijwe namatafari ahiye kandi iyonzu ikaba ifise namadirisha maremare indani hakaba hariyo nirido bashizemwo

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye iyo bariko barakora ubumenyi bw'imiti barafata imiti itandukanye bakayihuza n'iyindi, kubera ngo barabe imiti yovamwo myiza ishobora kuvura abantu n'ibikoko iyo bitangirije abantu bashobora kubihuza iyo miti gakora u mutima mwiza ushobora kuvura abantu.

Abashakashatsi iyo bariko barereka abanyeshure bigisha babereka ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ikintu hama inyuma naho hakaba hariho ikibaho canditsweko n'ingwa, hama iruhande yayo hakaba hariyo n'uyundi muntu, akaba ariko aramuraba.

Umushakashatsi akora mu bintu bw'ubumenyi bw'imiti ariko arakora imiti yo kuza ashira mu biterwa kubera hari udukoko tuja mu biterwa tukarya ibiterwa hama ibiterwa bigaca bipfa. Rero ari kubikorera imiti kugira bazoze barahuha kuri ivyo biterwa.

Aga koridoro bacamwo iyo ugiye ahantu runaka hama iruhande hakaba hariho umuryango hamwe n'amadirisha, iruhande yaho kandi hakaba hariyo ikizimyamoto bakoresha iyo inzu ihiye bagakoresha muguhuha kubera inzu ireke gusha.

Icumba c'abanyeshure canke abaganga bakoresha iyo bariko bahigira isomo ry'ubumenyi bw'ibintu canke bw'imitsi kandi ico cumba kikaba gifisemwo utubati kandi kirafunzwe n'irido n'amadirisha

icumba c 'ubushakashatsi kirimw' abanyeshure barikumwe n' umwarimu wabo, bambay' udufukamunwa dus' ubururu har' umunyeshur' umwe arikuvang' imit' afise muntok' agacupa karimw' umut' utukura, akandi gacupa karabonerana.

Ikintu kimeze nkumuntu ariko Atari umuntu abanyeshure iyo bariko bariga bigirako gifise ibintu bimeze nkabantu nibintu vyo Munda, ibihimba vyo Munda, umutwe, umutumba vyose abanyeshure bariko bariga barabirako.

Umwigisha w'ubushakashatsi bw'imiti hama akaba ariko arigisha abanyeshure biwe muvyerekeye ubushakashatsi bw'imiti bakaba bafise ikaramu hamwe n'urupapuro hama uwo mwigisha akaba ariko arabibasigurira.

Icumba c'abaganga canke c'abanyeshure bakoresha iyo bashaka kwiga ubumenyi bw'ibintu canke bw'imitsi iruhande yaho hakaba hariyo udutebe duto bicarako iyo bariko bariga ubwo bumenyi bw'imiti canke bw'ibintu.

Icumba abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga .Hama mwico cumba hakaba harimwo Ibikoresho vyinshi bitandukanye abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga hamwe n’akabati babikamwo ibikoresho hamwe n’imiti itandukanye myinshi .

Umwigeme hamwe n'umugabo bari ahantu bariko barapima ubumenyi bw'imiti, hama inyuma yayo hakaba hariyo ikibaho canditseko ibintu ariko ivyo bintu vyanditseko bikoreashejwe hamwe n'ingwa kugira ngo barabe umuti bakora.

Umu mama yambaye ibitambara mu umutwe gisa n'umutuku, akaba yambaye n'impuu yera ariko arasoma ivyanditswe mu gipapuro afise mu kuboko hamwe n'abandi bantu bicaye iruhande yiwe.

Umwigisha n'abanyeshure bari mu cumba c'ubumenyi bw'imiti bariko bariga uko bakora imiti buri muntu wese ariko ariga uko akora imiti ku giti ciwe, kugira ngo ejo bazokore imiti myiza ivura abarundi.

Mw'isomero hakaba harimwo abigisha hamwe n'abanyeshure bicaye kuntebe baraba imbere. Hama bakaba bariko bararaba ivyo umwigishwa wabo ariko arabasigurira kukibaho cirabura.

Umushakashatsi, ariko arapima umuti ashobora gushira mu bimera, kuko hari udukoko dushobora kuza mu bimera tukarya, ariko umushakashatsi ariko arashakira umuti ivyo bimera ashobora gushirako ubwo bukoko bukaza burahunga.

Amaguru y'umuntu ariko umuntu ataboneka neza ngo ashike hejuru ngo tumubone neza ariko hano hari ikibambazi cabomotse kimeze nkuko cakubiswe ikintu kirabomoka ariko nticabomotse cose.

Icumba c'abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga ubumenyi bw'imiti hama iruhande yaho hakaba hari udutebe bakoresha mu kwicara iyo bariko bariga ubwo ubumenyi bw'imiti. Hakaba hariyo n'urubaho bakoresha mu kwandika iyo bariko bariga ubwo bumenyi bwi'imiti.

Mw'isomero harimwo abanyeshure benshi bicaye bariko bariga bakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arabandikira ku kibuga canke ivyo ariko arabasigurira ku kibaho, abandi banyeshure bakaba bafise ikaramu hamwe n'ibipapuro mu ntoke.

Umwigeme akaba ari umushakashatsi wubumenyi bw' ibintu canke umushakashatsi wumenyi bw' imiti akaba, ariko akora imiti ishobora kurinda ibimera cane cane udukoko tuza kurya mu bimera iyo ibimera babiteyeye bikaza kurya uwumumera.

Abantu batatu bahagaze imbere y'umuryango nimbere yama amadirisha inyuma yaho hari inzu yubatswe n'amatafari ahiye ari kumuryango winjirana indani iyo ugiye mw'ishure kandi bano nabigisha barigufata ama photo

Mu cumba babikamwo ibitabo abanyeshuri baba bazanyemwo, hama ico cumba kikaba gifise utubati twinshi babikamwo ivyo bitabo nyene, hama ico cumba kikaba gifise amadirisha hamwe n'imiryango abantu bacamwo iyo basohoze.

Uruhome rukaba rumaditseko igipapuro rucafyeko umwana, Umwana nawe hakaba hariko n'ibihimba bitandukanye nk'umunwa n'amaso n'ibindi bitandukanye iruhande yaho hakaba hariyo akabati karimwo ibitabo vyishi bitandukanye.

Ububati bubiri hama ubwo bubati bukaba buteretsweko ibitabo vyinshi abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga hama hejuru yubwo bu bati hakaba hariho n'ibikarito bashizeko hejuru canke n'uburiri bashizeko hejuru.

Utubati tubiri kandi tunini twagutse hakaba harimwo n'ibitabo abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, hama hejuru y'utwo tubati hakaba hariho n'igipapuro gishushanyeko ibihimba vy'umuntu.

Uwo bati bubiri hama uwobatibukaba bufisemwo ibitabo vyinshi cane bigenda bigerekeranijwe, kandi vyinshi ama nivyo bitabo bikaba biri mu nzu yubakishijwe hamwe n'amatafari ayiye, kandi meza cane.

Ikarita y'isi ishushanijwe ku kintu kimanitswe ku ruhome hama iruhande yayo hakaba hariyo n'urubumbe w'isi rwabumvye hamwe n'abantu hama iruhande yayo hakaba hariko n'idirisha hama iryo dirisha rikaba rifise n'irido.

Akabati kakaba kuzuyemwo ibitabo, hama ivyo bitabo vyinshi babikoresha iyo bariko bariga canecane abanyeshure canke abantu basanzwe babikoresha bariko bariga, hama hasi hakaba hariyo indobo hamwe n'ikaziye y'amafanta.

Abanyeshure batobiga mu mashure matomatohama bakaba bari mw'isomero bariko bariga ama isomero ryabo rikaba rifise ibidirisha binini binini hamwe iryosomero ryabo rikaba ryarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye hama mw'iryosomero akaba harimo no mwigisha agomba kuba, ariko arabigisha.

Ari nko mukigo cishure icumba babikamwo ibikoresho vyabanyeshure bakoreramwo hama kuruhande hakaba hari n'akabati babikamwo ibitabu canke amakaye vyabanyeshure n'ibikoresho vyabo kuruhande kandi hakaba hariho n'intebe, hamwe n'imeza, hamwe n'umutaka.

Ikigo c'ihuri cigiramwo abanyeshuri hama iruhande yico kigo hakaba hariyo n'ingurunguru bashiramwo amazi yimvura kugirango abafashe hama iruhande yiyo ngurunguru hakaba hariyo n'akazu ka sugumwe abanyeshuri bakoresha mu kwinjiramwo.

Isomero abanyeshuri bakoresha iyobariko bariega hama muy' iryo somero akaba harimwo inebe zipanze ku murongo abanyeshuri bicarako iyobariko barega hama iryo somero rikaba rifise hamwe n'idirisha, kubera ritanga akayaga.

Abanyeshure bato bato hama a banyeshuri ba biga mu mashure mato mato, hama abo banyeshure bakaba basohotse gufata umwanya wo kurya, hama bamwe bamwe bakaba bafise amasafuriya yo kuriramwo, abandi bakaba bariko barakina ku ruhande.

Insomero akaba harimwo udutebe dutoduto tw'abana biga mu mashure mato mato ahma akaba hariho nakabati karimwo ibitabo vyabo bana bakoresha iyo bariko bariga impande yayo akaba hariyo n'ibindi bikinisho abana bakoresha.

Isomero abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, iryo somero rikaba rifise intebe zipanze neza kumurongo abanyeshure bicaramwo iyo bariko bariga. Hama inyuma hakaba hariho ikibaho abanyeshure bandikirako iyo bariko bariga. Iryo somero rikaba rifise n’amadirisha hamwe n’umuryango.

Ikigo c'ishuri c'i gorofa kigeretsweko hama iruwande y'ico kigo c'ishuri c'i gorofa akaba hari yo n'ibiti vyatewe kugira ngo bitange akayaga hama uruhande ivyo biti akaba ari yo na ndi mashuri, ariko atari igorofa.

Ingwa zera hamwe niyindi isa nk'umuhondo. Izo ngwa nizo abanyeshure bakoresha mukwandika kukibaho canke abigisha bakoresha mukwandika kukibaho. Hama izo ngwa zikaba ziteretse kumeza abanyeshure bicarako.

Ikigo c'ishuri hama ico kigo kikaba gifise uturombero abanyeshuri bacamwo iyobagiye ahanu atandukanye, hama ico kigo c'ishuri kikaba gifise ikibuga kinini abanyeshuri bakinirako, ama mw’ico kibuga irwande rumwe akaba hari ivu ama urundi ruhande akabari gutwatsi.

Isomero ryiza abanyeshure bigiramwo hama mwiryo somero hakaba harimwo n' intebe nziza abanyeshure bicaramwo iyo bariko bariga, hama inyuma hakaba hariho n' ikibaho abanyeshure badikiramwo hama kuruhande hakaba hariho amadirisha meza cane.

Isomero rinini kandi ryiza cane hama iryo somero hakaba harimwo intebe abanyeshure bicaramwo iyo bariko bariga, zipanze neza k'umurongo, hama inyuma hakaba hariho n'ikibaho cirabura abanyeshure bandikiramwo canke umwigisha iyo ariko arigisha.

Inzu nziza, kandi iyo nzu ikaba yarasizwe hamwe nibaragera hama indani muri iyo nzu akaba ari yo n'akabati, ariko ijuru yako kabati akaba yariyo n'ibikombe vy'intsinzi abantu baba bakiniye ama bagatsinda.

Udutebe duto duto hamwe n'utumeza duto duto abanyeshre bato bakoresha mukwicarako iyo bariko bariga, hama bakaba bafise n'utubati bashirako ibikoresho vyabo iyo batashe, hama kuruhande naho hakaba hariho akabaho kabo bakoresha mukwandika.

Uruhome runini kandi urwo ruhome rukaba rwarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye hama iruhande yaho hakaba yariyo n'idirisha hama iryo dirisha rikaba rifise n'irangi ryera hamwe n'ibiyo bashizeko kugira ngo hase neza.

Umunyeshure muto yiga mu mashuri mato mato hama akaba ari mbere, ariko arakora ivyo umwigisha wabo yabahaye, hama ivyo binu akaba ari ibiharuro biga mu mashuri mato mato umwigisha aba yabandike kukiba ngo bakore benshi.

Uruzitiro ,hama kur'urwo ruzitiro akaba barashushanijeko umuntu yicaye ku gakinga k'abantu ba mugaye ,hama k'uruhande yurwo ruzitiro hakaba hari ivyatsi vyimeze vyonyene ,ariko bikaba bisa neza cane.

Ku kibuga c'abanyeshuri, abanyeshure bakoresha iyo basohotse mukaruhuko gukina, baca bakinirako. Hakaba hariho n'ivyatsi, ariko urundi ruhande nta vyatsi biriko vyarumye. Hakaba hariho n'amashure hamwe n'ibiti vyose, n'amabati.

Ikigo c'abanyeshuri kigeretsweko kabiri irwande ico kigo akaba hariyo negiti kirekire i wande ico giti kirekire hakaba hari yo n'ibikinisho abana bakinisha iwe bariko ishuri irwande y'ivyo bikinisho akaba hariyo n'ibendera ry'i burundi.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye kandi runini hama kuri urwo ruhome hakaba hariho nk'urupapuro runini rucafyeko ukuntu uzoza wirinda kugwara kolera ukaba wakaraba neza kugira wirinde ingwara ya kolera.

Ni icumba kinini kikaba kirimwo intebe n'imeza nyinshi cane, hama kikaba kirimwo n'akabati karimwo ibitabo, hama n'izo meza zikaba ziriko ibitabo. Ivyo bitabo ni ivyo abanyeshure bakoresha iyo bashaka kuvyigirako.

Isomero ririmwo intebe zipanze neza ku murongo z'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, hejuru hakaba hariyo amatara abamurikira abanyeshure iyo bariko bariga, ku ruhande yayo naho hakaba hari amadirisha atanga akayaga iyo abanyeshure bariko bariga.

Imisozi miremire hasi yayo akaba hari yo inzu imeze nk'amashuri ama i rwanda y'mashuri akaba ari yo ntibiti vyatewe hamwe n'amashuru vyatewe hama hasi na yo akabar ivyatsi vyimereye vyonyene ama ayo mashuri akabafise n'amadirisha menshi.

Abanyeshuri iyo basohotse amasaha yo kurya baba bafise ibintu vy'ibisahani, kubera baba bariko baragenda gufata indya aba hageze ko barya ama amashuri atanguye bace basubira kwiga amasomo.

Ikirere ciza cane hama ico kirere kikaba kiganjemwo izuba, hama hariya akaba hari imisozi miremire, hama ngaha akaba hariyo n'amashure maremere, akaba ifise imirombero kw'ishure ryanyu.

Intebe z'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga rero izo ntebe zipanze ku murongo ariko ntiziri mw'isomero indani bazisohoye hanze zikaba ziri hanze zipanze ku murongo, hama iruhande yayo hakaba hari abantu babiri bazihagaze ku ruhande.

Icumba kirimwo ibitabo bakoresha mugusoma cane cane abanyeshure iyo bashaka gusoma baca baza kugitora hano, iyo ari mumashure ,aba ari icumba kirimwo ibitabo vyinshi, iyo abanyeshure bashaka kuyikoresha baca baza kubifata ngaha iyo bashaka kubikoresha.

Akazu ka sugumwe, hama inyuma yayo hakaba hariyo ibitoki, iruhande yayo kandi hakaba hariyo ishuri, ishuri rifise idirisha hamwe n'umuryango, hasi naho hakaba hariho ikibuga gifise utwatsi duke.

Ibikinisho abana bato bakoresha canecane mu mashuri iyo basohotse kuruka canke gukina bakoresha bakinishije ivyo bikoresho rero hama hasi akabariyo n'ivyatsi baba barateye, kubera bikingira abana mbo iyo baguye hasi batagira ikibazo.

Udutebe tw'abana bato, hamwe n'utumeza biga mu mashure matomato babukoresha mu kwicarako iyo bariko bariga. Hama bakaba bafise n'akabaho gato bakoresha, iyo bariko bariga bakandikako.

Mwisomero rikaba yarubakishijwe n'amatafari ahiye hama iryo somero rikaba rifise umuryango wera hariko n'ingufuri hama iyo ngufuri hakaba handitseko iryo shuri ari mu wagatatu muri c abanyeshure bigiramwo.

Ikigo c'ishure, hama ico kigo c'ishure kikaba gifise ibiti vyinshi cane hama hakaba hariho n'akayira kakujana mu masomero, hakaba hariho amashure hakurya, iruhande hakaba hariho n'igiti kiriko idarapo ry'Uburundi n'ibendera.

Isomero ry'abanyeshure hama muriryo somero hakaba harimwo n' akabati abanyeshure bakoresha mugushiramwo ibitabo vyabo canke amakaye yabo mugihe baba bariko bariga hama iruhande yako kabati hakaba hariyo hamwe n' ikibaho cirabura.

Abana babanyeshre bato hama abanyeshure bakaba biga mumashure mato mato hama abo banyeshure bakaba bahagaze imbere y' umuryango barindiriye ko bataha kugira ngo basohoke bagende.

Abana bato biga mu mashuri yo hasi atisumbuye basohotse hanze kuruhuka bariko barakina n'abandi bana bigana ngo baryoherwe iruhande yayo hari n'ibiti hama ari mu mashuri, iruhande yayo hari ubwiyiriro bwaho bakoresha iyo bagiye kwiga.

Ibitabo vyinshi cane hamakuru ivyo bitabo bikaba bidasa bitandukanyi ahma kuru ivyo bitabo akaba ario akabati biteretsweko ahma ilwande ya ko kabati akaba ari umuntu ahagaze ilwande ya ko kabati ama ivyo kabati ikaba akiri mu nze.

Ico kigo c'ishure hama ico kigo kikaba gifise uruzitiro rwokuva kwibarabara winjira indani yomurico kigo hama kikabagifise kandi n'umuryango ariko uruguruye hama hanze kwikaburimbi ntakaburimbi rihari hari gusa ibarabara.

Ikirere kirekire, hama muri ico kirere ku ruhande hakaba hariyo amashure y'abanyeshure bakoresha bariko bariga hama hakaba hariyo n'ibiti vyinshi hamwe n'amabati yayo mashure canke amazu.

Mw'isomero indani hama mw'iryo somero hakaba hariyo intebe zimeze nkizishaje, hame kuruhande yizo ntebe hakaba hari nak'akabati abanyeshure bakoresha mukubikamwo ibitabo canke amakaye yabo bakoresha iyo bashaka kwandika.

Intebe hamwe n'imeza ziri muri iyo nzu ikoreyemwo ibintu, harimwo n'ibitabo hamwe n'ikarata y'isi, hakaba harimwo n'umutaka hamwe n'ibindi vyuma bakoresha mu gukoresha ibintu vy'ubuhanga.

Inzu nini cane igeretsweko kabiri hama iyo nzu ikaba ifise n'igikuta kirerekire cera hasi hakaba hariyo n'ivyatsi ku ruhande hariyo n'ingunguru ijamwo amazi y'imvura iyo imvura iguye.

Abanyeshure bari kw'ishure iyo ari umwanya wo gusohoka gukina canke ari umwanya wo kuruhuka hano ni mu kigo c'ishure hama hariya ku ruhande hakaba hariho ibendera ry'Uburundi hama n'abandi bantu basanzwe nyene bari murico kigo ariko atari abanyeshure bo ngaho.

Ni ikigo c' ishure kinini kandi cane cubakishijwe n' amatafari ahiye mu rupangu kikaba gifise ibiti vyinshi kikaba gifise ivyatsi kikaba gifise umutaka n' amabati ameze neza urabona ko ari ikintu gisa neza.

Ishuri rigaragara ata mu nyeshuri ririmo, ariko iryo shure ni ry'abana baba barimo bigiramwo, ariko basohotse gufata akanya kuruhuka, ariko mu kanya bashobora kwinjira bagashobora kwiga rero, ubu bamaze gusohoka barifasha kanya irishuri raragaragara na muntu urimwo arimwo ibikapu vyonya nene.

Abana bato bato bavuye kwishure bakaba bariko barakina hama bakaba bafashe amasaho yabo bakayatereka kuruhande iyo bariko barakina, hama kuruhande hakaba hariho umugozi bashizeko impuzu.

Abanyeshuri bari mw' ishuri bariko barakiriza iyo umwigisha wabo ariko arabigisha . Hama, umwigisha wabo ari ku kibaho ariko arabandikira ibintu abana bashaka gukora kandi uwo mwigisha akaba afise umwana ku mugongo.

Inzu nini cane hama muri iyo nzu hakaba harimwo ibintu vyinshi cane. Ibishushanyo bamanitse hejuru hamwe muri iyo nzu hakaba harimwo n'akabati karimwo ibitabo vyinshi cane hamwe n'amakaye abantu bakoresha. Hama muri iyo nzu hakaba harimwo intebe hamwe n'imeza.

Abana bato Hama bakaba biga mu mashure mato mato, bakaba basohotse kugira ngo baruhuke canke ngo bakine hama banezerwe. Hama bakaba bari kw'ishuri iruhande hakaba hariyo n'amashuri menshi cane.

Umurombero w'ishure, hama iryo shure rifise umurombero rikaba rifise imiryango hamwe n'amadirisha. Hama iruhande y'iryo shure hakaba hariyo amashugwe hamwe n'ibiti hamwe n'ivyatsi vyatewe.

Ibombo abanyeshure bakoresha, iyo basohotse bakaza gukaraba canke kunywa amazi, hama kuruhande y'iryo bombo hakaba hariho utuzu twa surwumwe. Hama utwo tuzu twa surwumwe tukaba dufise imiryango isa n'ubururu nyishi.

Inebe z'abanyeshuri zipanze ku murongo ba banyeshuri bazikoresha iyo bariko bariga bari mw'ishuri ama i ruwande yayo akaba ahagaze abahungu babiri ama hariya akaba hariyo n'imodoka zihagaze.

Isomero ry' abanyeshure bakoresha iyo bariko barigiramwo, hama mwiryo somero hakaba harimwo ikibaho c'irabura mwico kibaho cirabura akaba handitsemwo ibintu ariko atari vyishi hama mwiryo somero, rikaba ryarubakishije amwe n'amatafari ahiye neza cane.

Isomero, iryo somero rikaba rifise umuryango hamwe n'idirisha. Kandi uyo muryango ufise igufuri rimwe kandi iryo somero rikaba ryarubatswe hamwe n'amatafari ahiye hama iryo somero rikaba ryanditseko ko ari mu wa gatatu D

Ikigo c' abanyeshure bigirako hama muri ico kigo kikaba gifise umurombero abanyeshure bacamwo hama ico kigo kikaba gifise n' ibiti vyinshi bitanga akayaga kubanyeshure iyo bariko bariga.

Amashure ameze nk' ayashaje ariko ntashaje cane hagati kakaba hariho ikintu c' icuma bashirako ibendera ariko nta bendera ririmwo hagati hakaba hariho ikintu c' igisima hama amabati yayo akaba yarashaje.

Amashure hakurya hama iruhande yayo hakaba hariyo ibizitiro bazitiye bakoresheje ibiti bateye hamwe n'ibindi biti bafatishijeho kugirango uruzitiro ngo rukomeye iruhande yayo mashure akaba ariyo n'amabati amezenk'ayafise ingese.

Igiti kikaba cateretsweho ijanti y’ipine bakoresha iyo bashaka kuvuza abanyeshure batahe canke ngo basohoke bafate akaruhuko rero ico Nico baba bariko barayikoresha.

Inebe z'abanyishure bakoresha iyo bariko bariga ama ku rwande y'izonebe akaba ariyo nikibaho cirabura abanyishuri bigira ko ama igesomero rikaba rifizwe irang igera ama akaba ari riza.

Inzu ndende hama ikaba ifise n'umuryango wera hamwe n'amadirisha bifise ivyuma vyera, hama iyo nzu ikaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, kandi iyo nzu ikaba ifise hamwe n'amabati hejuru manini.

Isomero rigaragara ata muntu arimwo ariko hariho ikibaho canditsweko ibintu babisizemwo, hama hakaba hariho n'intebe zipanze ku murongo, hakaba kandi harimwo n'idirisha, kandi iryo shure rikaba rigizwe n'imfuruka zine.

Intebe z'abanyeshuri zipanze neza zitondekanije, ariko zirihanze irande yabo ari abantu babiri bahagaze bari kuziraba ariya inyuma na ho akabariya n'imodoka zihagaze ariya a, kandi ku ruhande akabaryo n'ibiti.

Ingwa ziteretswe ku meza y'umunyeshure akoresha iyo ariko arandika. Hama izo ngwa ziba zashizweho n'umwigisha kubera aza afata imwe imwe aza kuyikoresha ku kibaho yandika.

Ikirere ciza cane ciganzwemwo akabeho ariko harimwo n' akazuba gato hama iruhande yayo hari inzu igerekeranijweko hejuru n' iyindi nzu iruhande hakaba hariko igiti hanyuma ico giti kiri iruhande yiyo nzu nyene.

Ikigo c'ishuri c'abanyeshure indani arimo abanyeshure bariko baratembera canke n'abavyeyi bari muri ico kigo nyene c'isuri bariko baratembera hama ico kigo c'ishuri kaba gifise uruzitiro rwera hamaruka abafise, kandi n'umuryango wera, irwande yayo akaba ariyo n'imodoka iriko irarengana.

Isomero, ariko iryo somero rikaba rimeze nkinsi ishaje, ariko iryo somero rikaba rifise ikibaho inyuma ico kibaho kikaba ari icirabura ama iryo somero rikaba rifise inebe zipanze ku murongo, ariko inzo nebeni za abanyeshuri bakoresha.

Isomero ry'abanyinshure irgisomero rikaba ari rinini cane, kandi rirerire akaba haryo ntinebe z'abanyinshuri bakoreshe mukicaraho ama izonebezikaba zipanze ku murongo hama igishure rikaba rifise hamwe n'amadirisha manini manini.

Isomero ririmwo intebe zipanze ku murongo, hama inyuma y'iryo somero hakaba hariyo n'ikibaho cirabura umunyeshure akoresha mu kwandika canke umwigisha. Hama muri iryo somero hakaba hariyo idirisha hamwe n'umuryango.

Amazu afise amadirisha hama imbere yayo mazu ariho ibendera zibiri ibendera imwe ni yo mu rwanda ama iyindi benderani ya afirika hama akaba hari ivyatsi vyatewe nga ho.

Inzu hama muri iyo nzu akaba harimo umurombero muremure cane abantu bacamwo kugira ngo bace mu miryango myinshi itandukanye ama i rubande y'iyo nzu akaba ario inebe abantu bakore icamu koicaramwo cane.

Imisozi miremire kandi minini hama muri iyo misozi hakaba hariyo n'inzu yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ikaba ifise n'amategura hejuru. Hama iruhande hakaba hariyo n'abana bariko barakina bakinishije n'ibikoresho vyabo.

Ibarabara abantu bakoresha mu gucamo iyo bariko baragenda ahantu atandukanyi hama kuri iyo barabara akabariyo ivyatsi vyatewe canke ivyatsi vyimeze vyonyene akabariyo n'insombe zitewe hariya ku rhande hamwe n'amazu menshi.

Intebe zabanyeshure bakoresha iyo bariko bariga hama bakaba bari mwisomero indani hama iruhande yisomero hariho ikibaho cirabura umwigisha akoresha Ariko arandika canke abanyeshure bakoresha.

Abanyeshuri bari kw'ishuri bakaba batashe ari amasaha yo gutaha bari mukigo nyene, ariko bariko barataha i ruhande ariyo idarapo ry'uburundi iruhande ariaruguruna bakaba ari yo imisozi miremire y'i burundi.

Intebe abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga bari kw'ishure. Hama inyuma y'izo nyebe hakaba hariyo n'ikibaho cirabura abantu bakoresha iyo bariko barandika abigisha canke abanyeshure.

ikigo c'ishure kandi ico kigo c'ishure kikaba ari igorofa kigeretsweko nka kabiri ariko kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye. Hama ku ruhande y'ico kigo hakaba hariyo n'ibiti kandi vyinshi.

Abana bahagaze iruhande bari bashize imigozi y'imuzu banikiye ko izo muzu ziko zirajojota amazi hama iruwande y'abo banu hahagazeho uu muntu mukuru, kandi i ruwande y'uwo muntu mukuru hariyo ibikapu vy'abu bana baribegeje iruwande y'iyo nzu.

Hagati muri ico kigo c'ishure hakaba hariyo ivyondo kubera imvura iba yaguye, ivu rigahinduka ivyondo. Hama hagati naho hakaba hariyo ivyatsi bateye canke n'amashurwe bateye kuri urwo ruhande rw'iryo shure.

Isomero rikaba rifise intebe zipanze neza ku murongo hama enyuma izo ntebe akaba rimo n'ikibaho baba bashaka gukoresha mu kwandika hama muri iryo somero akaba arimo, kandi n'amadirisha n'umuryango.

Amashure maremare cane akaba ari manini, Hama ayo mashure akaba afise imiryango myishi cane itandukanye amwe n'amadirisha meshi cane kuruhande yayo mashure hakaba hariho abanyeshure bariko barakina hamwe n'ivyatsi vyateweko ngaho.

Ikibaho kirekirire cane ama ico kibaho kikaba canditsweko ibintu vy'ibyaharuro vyo kugwiza ama ico kiba kikaba kiri mwisomero indani, ariko iryo somero rikaba ryarubakishijwe hamwe n'amatafari ayiye maremare, kandi meza mabisa.

Isomero hama muri iryo somero hakaba hariyo intebe abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga izo ntebe zikaba zitondekanije kumurongo neza cane hama inyuma hakaba hariyo ikibaho cirabura canditseko ningwa.

Abanyeshure basohotse hanze iyo bashaka gutaha canke basohotse kuruhuka canke kurya, Hama bakaba bar’iruhande y’ishure Hama ayo mashure akaba yarubatswe amwe n’amatafari ahiye Hama kuruhande hakaba hariho n’akazu ka sugumwe.

Umwigisha afise umwana ku mugongo, hamwe n'abanyeshure bariko barakiriza umwe umwe. Hama umwigisha ariko arandika kandi afise umwana mu mugongo ari imbere y'abanyeshure biwe, bari gukiriza ngo bakore.

Abanyeshure bari mw'isomero indani bariko barandika bafise ibipapuro abandi amakaramu, bariko barakora ikibazo umwigisha wabo yabahaye ngo bakore ,hama umwigisha wabo akaba ariko arabaraba , ukuntu bariko barakora ivyo bibazo.

Inzu ni ni ikaba ifise amabati kuri awo amabati amabati akabagira ibintu vy'ivyuma ivyo vyuma bafashe bashirako ibintu vy'imigozi, kubera izozibafasha kwanikaw imuzu iyuma meshe bikabororera kwandika wo imuzu yume.

Abanyeshure babiri bakaba bafatanye kubitugu hama abobanyeshure bose bakaba bambaye amasaho yabo kumugongo hama abobanyeshure bakaba bavuye kwishure batashe bagiye muhira iwabo

Igiti kirekire hasi yayo hakaba hariyo intebe hakurya yayo hakaba hariyo amazu hasi hakaba hariyo n'ivyatsi vyameze urundi ruhande rukaba ata vyatsi hariyo imitaka canke imisenyi iruhande yayo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abantu bakoresha iyo bariko barakina. Hama iruhande y'ico kibuga c'amaboko hakaba hariyo inzu. Hama ico kibuga kikaba ari kinini kikaba gifise ahantu habiri ushobora gukiniramwo.

Utuzu twa sugumwe hama tukaba turi inyuma y'amashure, hama utwo tuzu twasugumwe tukaba dufise imiryango isa n'icatsi , hama iruhande y'utwo tuzu twasugumwe hakaba hariho n'amashurwe ahatewe kugirango hase neza.

Inzu ifise udukoridoro ikaba ifise umuryango namadirisha umuryango ukaba usa nubururu hamwe nayo madirisha akaba yongera kandi asa nubururu hama iyonzu ikaba ifise amarangi abiri irangi ryambere akaba ari iyumuhondo irindi rangi aka ari iyera hama ikaba ifise niryatsi

Ibitabo vyinshi bitandukanye bigerekeranijwe kumurongo hejuru yintebe hama iruhande yayo hakaba hari abigisha babiri bicaye hakaba hariho nintebe zitandukanye ngaho muriyo somero bari barimwo

Akabaho gato hama gakaba kanditsweko ibintu vy'ivyongereza avyoni vy'ivyo ngereza bikaba biriko ibishushanyo nk'amaso hamwe n'amaboko n'ururimi numunwa hamakuru hande yayo na ho akabari g i paporo canditsweko ibintu vy'ibyaruro vyinshi cane.

Kuki baho akaba haranditsweko ibiharuro ivyo biharuro n'ivyo abanyecure baba barakoze kugira ngo barabe ivyo bakora ko ari vyo akaba ari umwigisha wabo wabi bahaye, kubera ngo babone ivyo abana baykorakora ko ari vyo.

Intebe z'abanyeshure bicarako iyo bariko bariga inyuma, naho akabariyo ikibawo gica fiteko ibintu abanyeshure bariko bariga nk'ibira vy'abana bababize iyo bari mw'ishure.

Inzu ndede kandi nini, ariko iyo nzu imeze nk'iyishaje. Hama iruhande y'iyo nzu hakaba hari ibiti vyatewe hasi hakabayo kandi, hamwe n'ivyatsi vyameze. Hama iyo nzu ikaba ifise n'umuryango hamwe n'amadirisha.

Ikigo c'ishure c'abanyeshure iyo basohotse canke iyo bafashe akaruhuko hama hakaba hariho n'abantu basanzwe badasanzwe bigira ngaho'o bariko baratembera. Hama abo banyeshure bakaba barindiriye ko binjira.

Udukoridoro tw'amazu dufise imiryango, iruhande hakaba hariyo ibiti vy'imyembe, hama hasi hakaba hariyo ivyatsi vyinshi bikikijwe iyo nyubako, hama iyo nyubako akaba ari ndende cane ifise amadirisha menshi hamwe n'imiryango myinshi.

Mwisomero hakaba hariho n'ikibaho kandi ico kibaho gifise ibintu bitabona neza ariko ivyo bintu vyandikishijwe hamwe n'ingwa, hama muriryo somera rikaba ryarubakishijwe amwe amatafari ahiye ariko ataboneka neza bivanye n'amashusho nafashe.

Urupango rwiza ruteyemwo ibiti hamwe n'amashurwe hamwe n'ibindi biti vy'urugazi hama iruhande yayo akaba hariyo n'amabati hamwe n'umuryango ukoresha uriko urinjira hama iruhande y'inzu akabahariyo nagatebe.

Ivyatsi vyatewe iruhande y'iyo nzu, iyo nzu, naho ikaba ifise udukoridoro hamwe n'imiryango abantu bacamwo iyo binjiye indani, iruhande yayo naho hakaba hariyo ibiti vyatewe kubera ngo bitange akayaga.

Ikigo c'ishuri ama ico gigo c'ishuri kikaba ari kinini cane hama gikaba gifise ibiti bateyeko ama muri co gigo c'ishuri kikaba gifise ikibuwa kinini, ariko civu ama akaba ariho no munyensh uwe, ariko ararengana ama ayo mashuri akabafise umurombero muremure.

Kwibarabara kwikaburimbi iyo abantu barenganaho n'imodoka iyo umuntu ugenda akagaruka abantu batandukanye hamwe n'imodoka zitandukanye akaba hariyo n'amazu menshi cane agenda agerekeranya kuri yo kaburimbi.

Ikigo ca mashure kirimwo ibiti vyishi cane ariko vyiza hariya hari amashuri hama iruhande yayo hari umunyeshuri umeze nkuwuriko araza ino yambaye impuzu zi shuri ameze nkuwuriko arazi ino.

Abigeme batatu b'abanyeshure bavuye kw'ishure, umwe afise igikapo ciwe ku mugongo, bari kw'ibarabara bariko baragenda batashe. Imbere yabo hakaba hariho n'amazu hamwe n'ibiti birebire.

Mu kigo c'ishure hagati akaba ari yo ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakoresha iyo basohotse bagakina uyu mupira w'amaboko hama i ruhande yayo, kandi akaba ari yo n'amashure yubatswe hamwe n'amatafari ahiye neza cane.

Imisozi miremire hamwe n'ibiti bifise amashami menshi hasi hakabariyo n'abashure hamwe n'izindi nzu zisanzwe hamwe n'ivyatsi hakabaho n'ibiti biteye ku ruhande yiyo nzu.

Urupangu runini rukaba rufise ivyatsi hamwe n'amashugwe, iruhande yayo hakaba hariho ingunguru, ingunguru babikamwo amazi y'imvura. Iyo imvura iguye ingunguru ikabika amazi, abantu bakazokwifashisha mu gukoresha amazi y'imvura.

Mw'isomero indani hakaba hariy'ikibaho; icokibaho canditsweko amajambo yanditswe mugifaransa abanyeshure banditse bariko bariga hama n'umwigisha akaba ariko araraba ukuntu abanyeshure bariko barandika.

Urupangu rw'ikigo c'ishure, hama hakaba hariho ivyatsi hamwe n'amashurwe, hama ico kigo c'ishure kikaba cubakishijwe n'amatafari ahiye. Ico kigo kikaba gifise imiryango minini yera hamwe n'amadirisha, hama ico kigo kikaba ari kinini.

Ikibuga c'ishure hama ico kibuga kikaba kirimwo ivyondo kivanzemwo ivu, Iruhande yaho hakaba ivyatsi vyatewe hirya yayo naho amashure nigiti kitarimwo amashami.

Mw'isomero hakaba harimwo intebe z'abanyeshure bakoresha bariko bariga, hama izo ntebe zikama zitonze neza kumurongo, hama muri iryo somero hakaba harimwo hamwe n'amadirisha n'amatara amurikira abanyeshure iyo bariko bariga.

Ikigo c'ishuri hama ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ico kigo kikaba gifise amashurwe bateye kerubande kugira ngo ase neza hama ico kigo, kandi kikaba gifise n'ikibuga kinini abanyinshuri bashobora gukiniraho canke bagatemberako.

Ikigo c'ishuri c'amashuri yisumbuye hama ico kigo kikaba ari igorofa igeretsweko kabiri. Hama ico kigo kikaba gifise ikibanza kinini abanyeshure bashobora gukinirako canke bagashobora gutemberako.

Ku kigo c'ishuri, hama inyuma y'ico kigo c'ishuri hakaba hariyo n'ingunguru bashiramwo amazi kugira ngo azobafashe iyo babuze amazi. Hama hakaba hariyo n'uruzitiro rw'ico kigo nyene, inyuma yayo hakaba hariyo ibiti. Ivyo biti bikaba bitanga akayaga.

Ikigo c'ishuri kigeretsweko kabiri hama ico kigo kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye hama i ruhande y'ico kigo c'ishuri hakaba hariyo n'amashurwe yatewe kugira ngo ikigo gise neza hama ico kigo kikaba gifise n'ikibuga kinini abanyenshuri bakinirako.

Ikigo c'ishuri kinini hama ico kigo akaba ari i gorofa kigeretsweko kabiri, hama ico kigo kaba gifise mu kibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakiniramwo iyo basohotse ama iruhande akaba hariyo nigiti gitanga akayaga hamwe nayandi mazu akaba ari ku ruhande yayo y'ico giti.

Isomero abanyeshuri bigiramwo iyo bariko bariga, hama muriryo somero rikaba rifise intebe abanyeshure bicaramwo iyo bariko bariga hamwe n'amadirisha atanga akayaga hama imbere hakaba hariho n’imeza umwarimu ashiramwo ibikoresho vyiwe.

Inzu nziza, kandi iyo nzu ikaba yarasizwe ibara ryera, hama iyo nzu ikaba ifise idirisha hamwe n'imiryango abantu bacamwo. Hama iyo nzu, iruhande yayo hakaba hariho ivyatsi bateye hamwe n'amashurwe meza cane.

Imisozi miremire kandi minini, ama ejuru yiyo misozi akaba hariyo ibityu, hasi kandi akaba hariyo n'inzuzubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ama iyindi akaba ari iyera, ama ku ruhande yayo akaba hariyo n'ibiti.

Umurombero muremure cane ama uyo murombero ukaba uri iruwande y'amasomo winjiramwo ama iruwande yayo akaba hariyo n'amadirisha hamwe n'imiryango winjira mw'isomero ama, kandi ku ruhande akaba hariyo n'amashugube bateye kugira ngo hase neza.

Umurombero mureremure kandi cane hama muriyo mirombero hakaba hari imiryango myishi cane igenda itandukanye hama hejuru yuwo murombero hakaba hariyo amabati yubakishijwe kubera ngo imvura iguye azoze arakingira.

Ikigo c'abanyenshuri bigiramo ama ico kigo kikaba ari igorofa kikeretsweko kabiri ama ico kigo kaba gifise ikibuga c'umupira w'amaboko bakiniramo abanyeshuri iyo basohotse bagiye gukina ama i lwande yayo akaba hariho n'imodoka ihagaze.

Ikigoc'ishure c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hama ico kigo kabar’igorofa kigeretsweko kabiri hama ico kigo akaba harimo n'abanyeshuri basohotse gufata akaruhuko ama i rwanda y'ico kigo akaba ariho n'ingoguru bashiramwo amazi.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye bakaba bicaye muntebe abandi bari hariya bariko barakurikira umwigisha wabo, hama umwigisha wabo akaba ari imbere ariko arabandikira ivyo bariko bariga, hama hariya hakaba hariyo intebe umwigisha yicaramwo.

Isomero abanyeshure bigiramwo iyo bariko bariga hama mwiryo somero hakaba harimwo intebe zipanze neza kumurongo abanyeshure bicaramwo iyo bariko bariga inyuma yiryo somero hakaba harimwo akabati abanyeshure babikamwo amakaye hamwe n'ibitabo.

Umurombero muremure cane ariko uyu murombero akaba aruwo abanyeshuri canke abigisha bacamwo iyo bagiye ahantu runaka hama iruhande yuwo murombero hakaba hariyo amadirisha hamwe n'imiryango ariko ikaba isa n'icatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakiniramwo iyo basohotse canke iyo bafise umukino w'umupira w'amaboko, hama ico kibuga iruhande yayo akabaro ivyatsi vyatewe kubera ikibuga ngo gise neza cane.

Ikigo c'ishuri c'abanyenshubure batobigiramo, ariko bakaba biga mu mashure matomato hamaku rwande akaba ariwo n'ikabura imbi hama ico kigo kaba gifise n'uruziti rugubakishijwe hamwe n'amatafare ahiye muri ico kigo akaba ari yo, kandi n'ivyatsi vyatewe kugira ngo hasi neza.

Ikibuga kinini cane hama kwico kibuga hakaba hariho imodoka bahagarikishijeho. Hama ico kibuga kikaba gifise n'uruzitiro runini cane kandi rwera, hama iruhande y'aho hakaba hariho n'ibiti vyinshi cane vyatewe kugirango bitange akayaga.

Abantu bakaba bariku barumviriza inama yerekeye uyo musi, ama umuntu abakuriye akaba ariko arabasugurira ibintu vyerekeye iyo nama, ama uyundi mugabo akaba ahagaze ku rwande yabo ariko arumva iyo nama na wenyene.

Umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure, ariko arabasigurira, hama abo banyeshure bakaba bafise n'ama mashini bariko barakoresha mu kwiga. Umwe, akaba ahagaze, abandi bakaba bicaye mu ntebe.

Ikigo c ‘abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga. Ico kigo kikaba kigeretsweko nka kabiri ari igorofa hama muri ico kigo hariyo n’ibikinisho abanyeshure bakoresha mu gukina kandi akaba ari kinini .

Inzu igeretsweko rimwe hama hasi kur'iyo nzu hariko imigozi barubatse kubera bazoze baranikirako impuzu zabo iyo bameshe kubera impuzu zabo zizoze zirabasha kuma iyo bamaze kumesa.

Mu gakoridoro harimwo agatutuhama mura koridoro i ruhande yayo akaba hariyo inzu ifise imiryango, kandi iyo nzu ikaba ifise, kandi n'amazirisha ku ruhande yayo akaba ari yo ivyatsi vyatewe hamwe n'amashuru yatewe ku uruhande yariya na ho akaba ariyo inzu igeretsweko kabiri.

Ikigo c'ishure kirimwo abanyeshure benshi batandukanye, hama muri ico kigo hakaba harimwo amashure atandukanye. Iruhande y'ico kigo c'ishure hakaba hariyo ikaburimbi hamwe n'imodoka ziriko zirarenganamwo.

Inzu ifise amadirisha, kandi ikaba ifise n'umuryango, ariko uyo muryango ifise irangi yewururu ama ni yo nzu ikaba ifise irangi isa n'i ya mata ikaba ifise, kandi n'irangiyirabura.

Abanyeshure bakaba bari mw'isomero ari babiri, bakaba bari ko baravugana ama muri igisomero nta bantu barimwo uretse bo babiri, ama uwe gasomero rikabarifise n'umuryango hamwe n'amadirisha manenemanin meza cane.

Ahantu haba hariyo imiduga myinshi irariraho aho bayicunga haba hariho n'umuntu yoyicunga iruhande yayo canke aba bantu bari barikuyiraba izo modoka kubera ngo abantu bataziba canke abasuma bataza kuziba.

inzu irihagati yurupangu hama iyonzu ikaba yarubakishijwe hamwe n' amatafari ahiye kandi isizwe n'irangi ryera kandi iyonzu ikaba igeretsweko rimwe hama iyonzu ikaba ifise uruzitiro rwivyuma bashizeko.

Ikigo cishure hakurya hama ico kigo kikaba gifise ikibuga cumupira wamaboko bakiniraho abanyeshure iyo bafise umukino hama iruhande hakaba hariho n'ibiti hama hariya hakurya hakaba hariyo n'imisozi nkuko mwoba muriko murabibona.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi, hama iruhande y'iryo bendera hakaba hariyo amazu abiri ameze nk'amashuri hama hakaba hariyo n'abanyeshure bariko bararengana iruhande y'ico kigo c'ishure hakaba hariyo inzu itarahezwa iriko irubakwa.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hama bakaba bari mw'igorofa hejuru y'ishure ryabo, hama bakaba bariko bararaba hasi, hama hasi hakaba hariyo n'uwundi munyeshure ariko araraba jehuru bavugana nabo banyeshure.

Ikigo c'ishuri hama kikaba gisa neza hama hagati yico kigo c'ishuri hakaba hariyo ibendera ry'Uburundi hama iruhande yiryo bendera ry'Uburundi hakaba hariyo ivyatsi vyatewe ariko ico kigo kikaba gifise ikibuga kimeze nk'ivu.

Ikigo c’ishure hama kikaba ari igorofa igeretsweko rimwe, hama ariko n’abanyeshure bahagaze bariko bararaba abantu hasi hama akaba ariyo hamwe n’umurombero muremure cane kandi munini.

Ikigo c'abanyeshure hama ico kigo c'abanyeshure kikaba gifise umuryango wo kwinjirira uvuye kwibarabara uwo muryango ukaba warasizwe irangi isa n'ubururu hama ico kigo c'ishure rikaba gifise uruzitiro urwo ruzitiro rukaba rwaranditseko iryo shure ukuntu ryitwa canke ivyo bakoreramwo muriryo shure.

Ikigo c'ishure kikaba gifise amadirisha hamwe n'imiryango. Gisizeko n'amasima n'amarangi hamwe. Kikaba cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye muri iyo nzu hamwe n'amabara menshi atandukanye hashizwe.

Ni ikigo c'ishure kigeretsweko kabiri kabiri hama kikaba gifise n'uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari ahiye. Hama iruhande yayo hakaba hariyo n'ikibuga c'umupira w'amaboko abantu bakiniramwo iyo bashaka gukina.

Abanyeshure bakaba bari kwi shuri bamwe bicaye abandi bahagaze abandi bafise amashakoshi ku mugongo iruhande ryabo hakaba hari imodoka hama iruhande yaho hakaba hariyo n' amashure hamwe n' ibiti hariya hakaba hariyo n' imisozi.

Kwishuri muminsi y'amashure ,kukibaho imbere baba bashizeho ibintu baba bakoresha abanyeshuri, urutonde rw'amakaye ,canke urutonde rw'amasomo ,canke ibintu biba bisabwa ko bazana kw'ishuri, kubera ngo biborohere bahita babishira kukibaho imbere.

Ikigo c'icuri kegereye ikaburimbi kiri iruwande yiyo kaburimbi ama muri yo kaburimbi akaba hariko agenderamwo imodoka canke akaba ari yo agenderamwo abantu iruwande yiyo kaburimbi akaba ari yo amazu yegereye iyo kaburimbi.

Abavyeyi bicaye bariko bariga bategera uyundi muvyeyi, ariko arabereka abigisha, ariko ikigaragara, ariko arabigisha isomo ryakwashie uko barinda n'uko bagirinda hamwe n'uyundi ari kuri bigisha irjo somo nyene rya kwasha.

Idirisha, kandi iryo dirisha n'iri nini hama rikaba rifiseko ibi yobashizeko ama hanze yiyo nzu, ariko iyo dirisha nyene akaba ariyo ibiti hamwe n'ivyatsi biri hasi bateye, kubera irupango rutse neza ama hariya ahanze ari n'inzu igeretsweko rimwe.

Amazu atandukanye ,akaba afise n'amabati atandukanye, iruhande hariho ibiti hama hari agace kamwe gateyeko ivyatsi ,akandi gace n'akivu hama hariho n'amazu menshi cane.

Inzu nini cane hama iruhande y'iyo nzu hakaba hariho ibiti vyinshi cane vyatewe, hama iruhande y'ivyo biti hakaba hariho ibendera zitatu, hama ibendera iri hagati ikaba ari ibendera y'igihugu c'uburundi, hama iruhande yaho hakaba hariho n'ivyatsi.

Ikigo cishuri kiri hepfo yi darapo y'uburundi ama ico kigo c'ishuri kikaba carubakishijwe hamwe n'amatafari ahihe kaba gifise hamwe n'amategurua hejuru irwande yayo akaba hari ibiti vyinshi bitandukanyi bateye baho akayaga.

Mu kigo ci shure umunyeshuri ariko arakaraba mu ntoki ziwe abandi bari hariya bahagaze bariko baratera inkuru hama murico kigo hakaba hari n'ivyatsi vyishi cane hama iruhande yayo hakaba hari n'amasomero

Ni ikigo c' ishuri kirimwo imodoka nyinshi cane hakaba harimwo n' biti vyinshi hama muri ivyo biti vyinshi iruhande yayo hakaba hariyo ibiti bibiri igiti kimwe kikaba kiriko ibendera ry' Uburundi ikindi naco nta bendera ririko.

Ikigo c'ishure hama incu kigo c'ishuri akaba ari igorofa hama buri gorofa ikaba ifise umurombero wayo no hasi kaba hari umurombero iruhande yayo akaba hari n'imodoka hamwe n'abanyishure bahagaze musi yiyo o.

Ikigo c'ishure hama aho kurico kigo c'ishure hakaba hariko ibendera ry'igihugu c'UBURUNDI cacu, hama murugwo rupangu gwayo hakaba harimwo n'ivyatsi vyinshi hamwe n'ibiti biri iruhande yayo mashure.

Ivyatsi vyinshi cane vyatewe mu kigo, hama ivyo vyatsi, iruhande yaho hakaba hariho hariho n'ibiti, hama iruhande y'ivyo biti hakaba hariho n'amazu yubatswe. Hama, iruhande y'ayo mazu hakaba hariho n'imodoka iri ngaho nziza.

Akabatsi karemwo ibitabo vyinshi cane bitandukanye ivyo abanyeshuri bigeramwo hejuru yayo akabariyo n'ibikarito vyamanitswe hejuru ama ku rbande akaba ario n'uburiri abo umuntu akoresha iyo ashaka kuryama.

Ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bari kw'ishure canke abigisha bakoresha iyo bariko barigisha. Hakaba harimwo ingwa, hakaba harimwo ikaramu n'udupapuro ndetse n'imeza hamwe n'intebe y'umwigisha akoresha.

Urupangu rw'inzu rwubakishijwe n'amatafari ahiye, hejuru nayo hakaba hariyo n'amategura ngo biswe ko ari amabati hama iruhande yayo hariko n'amashugwe meza cane hama urwo rupangu rukaba ari urupangu rw'ubutaka.

Ikibaho gihanaguye uruhande rumwe hama urundi ruhande rwanditseho ibintu, abanyeshuri bariko bariga, urundi ruhande na rwo rukaba rwanditseho amatariki y'uyu musi bivanye n'uyu musi uwariwo, aho hantu akaba ari mw'ishuri indani.

Intebe z'abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga bari mw'isomero. Hama inyuma hakaba hariyo n'ikibaho cirabura abanyeshure bandikako iyo bariko barakora ivyo umwigisha wabo yabahaye ngo bakore.

Inzu ikaba ifise amabati , ayo mabati akaba afis’ingese hama iruhafi yayo hakaba hariyo ibiti , ibi vy’umwembe hamwe n’ibiti vyinshi bitandukanye. Hama hasi hakaba hari ivyatsi, urundi ruhande hasi hakaba hariho ubutaka.

Umwigisha yari yandikiye abanyeshuri biwe ibibazo vy'ikirundi kwimura, Ngendakumana na Mpundu bararyamye bakaba baza kuvyimura, agasubira kandi kubabaza gucagagura ibi bintu ngiye kuvuga, umukwe, inyoni, indobo, nk'uko tubizi umukwe ni u-mu-kwe, hama inyoni ni i-nyo-ni, hama indo bavuga nti i-ndo-bo.

Inzu hama ikaba isizwe amabara yera hamwe n'ayandi y'ubururu hamwe n'ayandi yirabura. Iyo nzu ikaba ifise imiryango, iyo miryango hakaba n'ibiyo ariko muri ivyo hakaba hari ibipapuro bahomyeko.

Isomero hama hakaba harimwo n'ikibaho canditsweko n'amajambo yanditswe mu congereza, hama iryo somero rifise amatafari yubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye, hama iruhande hakaba hariho n'akabati bashiramwo amakaye canke ibitabo.

Umurombero muremure cane hama ejuru y'iyumurombero akaba ariyo n'amabazsi yarubakishijweko ama irwande y'iyumurombero akaba ariyo n'amadirica maremare, kandi manini manini, kandi uumurombero akaba ari muremure.

Mwisomero ryabanyeshure hakaba harimwo intebe zipanze neza zabanyeshure bicarako iyo bariko bariga hama muriryosomero nyene inyuma hakaba hariho akabati babikamwo amakaye canke ibitabo vyokwigiramwo hama iryoshure rikaba rifise amadirisha

Mw'isomero harimwo imeza iyo meza ni uyiwe umwigisha ashiramo ibikoresho vyiwe iyo aje kwigisha abanyeshure hama muri co kibaho akaba harimwo ibintu vyanditsewo bitanaguye neza hama vyose bikaba bibera muri iyo sure nyene.

Ikibanza kinini, kandi cane hama ico kibanza kikaba kihagazemwo imiduga, kandi myinshi amaka urwande y'ico kibanza akaba hariyo inzu y'i gorofa, ariko igeretsweko nka kabiri.

Ikibaho Hama ico kibaho kikaba caranditsweko bakoresheje ingwa, Hama ico kibaho kikaba kiri mw’isomero, iryo somero rikaba ryarubakishijwe amwe n’amatafari ahiye Hama iruhande yayo hakaba hari intebe abanyeshure bakoresha mukwicarako.

Ikigo c’ishure kirekire cane Hama ico kigo c’ishuri kikaba gifise uruzitiro rurerure cane , Hama ico kigo c’ishure kikaba gifise ikibuga c’ivu hamwe n’ahantu hato hari ivyatsi Hama ico kigo c’ishuri kikaba kiri iruhande y’ikaburimbo.

Ku kigo c'ishuri abanyeshuri bari basohotse gufata akaruhuko, hama mur'ico kigo harimwo ibendera y'igihugu cacu c'Uburundi, hakaba harimwo n'imodoka zitatu n'amamoto abiri, n'ibiti biri hagati ngaho mur'ico kigo vyatewe hagati y'inyubako.

Umurombero w'ikigo c'ishure hama ukaba ari muremure iruhande yuwo murembero ukaba hariho ibiti vyatewe kuberengo hase neza hama mur'ico kigo hasi hakaba hariyo ikibuga kinini kandi kikaba ari ubutaka Kandi ciza cane.

Ikigo c'ishuri gifise amashuri gifise n'imiryango myinshi y'amasomero abanyeshuri bakaba bagaze imbere y'imiryango barindiriye ko agera ko binjire babinjire bige nabo igisa babinjire babigishe.

Umuryango munini cane, hama uwo muryango ni wo abantu bakoresha mu kwinjira no gusohoka. Hama uwo muryango ufise n'ibiyo, hama ku ruhande y'iyo nzu, isizwe irangi ryera hamwe n'irindi ry'ubururu. Hama indani y'iyo nzu hakaba hariho n'idirisha.

Ikigo c'ishuri, ico kigo kikaba ari igorofa rigeretsweko kabiri. Ham ico kigo iruhande yaco hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakoresha iyo basohotse gukina, bakaba bariko barakina hama kikaba gifise n'uruzitiro rurerure rw'ubakishijwe n'amatafari.

Inzu nziza igeretsweko rimwe hama iyonzu ikaba ifise uruzitiro rurerure. Urwo ruzitiro rwarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ndetse niyonzu ikaba yarubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye. Kuruhande hakaba hariho n'abantu bariko bararengana.

Ikigo c'ishure hama ico kigo kikaba gifise ikibuga kinini, ariko ico kibuga uruwande rumwe akaba ari ivu hama urindi uruande akaba ari ivyatsi vyatewe hama kuri ico kigo kikaba gifise ibiti vyatewe no ku rwande akaba ari wo ni kaburimbi.

Mu kigo c'icure haa muico kigo akabariyo ibitsi vyatewe ama akabariyo, kandi n'uruzitiro ruriko n'umuryango abanyeshuri bakoresha iyo batashe canke iyo basotse ama mw ico kigo akabariyo, kandi n'ikibuga, ariko ico kibuga ari ikibuga civa.

Abigeme babiri bariko barasuma ku gaguriro gato kari ngaho ohama inyuma yo ku gaguriro akaba ariyo inzu hama, kandi hafi yo ngaho oaliariyo n'amasami y'imyembe i luhande yaro ariyo n'igiti c'umwembe.

Ikigo c'ishure ama ico ikigo c'ishuri ikaba gifise umurombero muremure ama ilwande y'ayo mashure akaba ari ho igitsi kinini ilwande yaro ico ki giti kinini akaba ari yo udufuko bashizemo ivu, kubera ngo batere ivyo bintu mubonako.

Ikigo c'ishure, hama ico kigo c'ishure kikaba gisa neza kikaba gifise uruzitiro turiko utwuma, hama, hasi hakaba hariho ikibuga kimeze nk'ivu, hama iruhande hakaba kandi hariko n'igiti.

Amashure y'abanyeshure manini, kandi cane ahama ayo mashuri akaba ageretsweko kabiri yarasizweko n'irang igera ahama ku ruhande yayo akaba baariyo n'imodoka ihagaze hama hejuru kuri abamashure akaba hariyo n'abantu bahagaze hejuru.

Inyuma y’amashure hakaba haratewe ibiti hakaba kandi haratewe n’ivyatsi iruhande yayo hakaba hariyo n’ingunguru ifise amabara y’ubururu hama hakaba hariyo kandi n’ibiti biri hariya.

Abanyeshuri biga mu myuga yo gushona, hama umwe muri bo akaba yicaye ariko arabereka ukuntu bashona, hama abo bandi babiri bakaba bicaye ku ruhande bariko baraba ukuntu uyu mugenzi wabo ariko arashona, hama ku ruhande hakaba hariho n'amadirisha.

Ababazi benshi b'imbaho ama bamwe bakaba baringaha aho bariko barabaza intebe ama abandi bakaba bari ariya ama ku ruwande akaba hari ho n'abandi bantu baagaze bambaye n'udufuka munwa bariko bararaba ukuntu bari ko barabaza.

Abagabo babiri bariko bakora icuma kivuye ku modoka kugira ngo bagikore neza uko cari kameze hama ku ruhande naho hakaba hahagaze umuntu afise ikaramu hamwe n' igipapuro ariko arabandikira bivanye n' ibintu bariko barakora.

Abana bato bakaba bicaye hasi banezerewe cane, hama umwe muribo akaba afise igitabo ariko arakizingurura kubera ngo abereke ibirimwo, canke abasomere ibirimwo. Hama bose bakaba bariko barumva ivyo umugenzi wabo ariko arababwira.

Ikigo c'ishure ifise umurombero muremure kandi munini abanyeshure bacako iyo bagiye ahantu naka hama iruhande yayo hakaba hari ibiti binini cane hama ivyo biti bikaba bitanga umuyaga hama ico kigo c'ishure kikaba gifise n'ikibuga kinini cane.

Umurombero muremure cane, kandi munini hama akaba hariyo n' abantu benshi cane bamwe barahagaze abandi bakaba bariko baratembera, ariko akaba hariho n'amadirisha ku ruhande abantu bariko bararabiramwo, kandi uyo murombero ufise amabara menshi cane.

Abanyeshure biga mu mashure y'isumbuye nka kaminuza, aba bakaba bari mw'isomero bariko barasigurirana bicaye, hama bose bakaba bariko baranywa amazi, bamwe bamwe bafise amakaramu hamwe n'ibipapuro, hama abandi bakaba atavyo bafise.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye nka kaminuza hama bakaba bicaye mw'ishuri batekereje , bakaba bariko barumva umwigisha wabo ivyo ariko arabasigurira . Hama n'umwigisha wabo akaba abahagaze imbere ariko arabasigurira ibintu bijanye nicigwa bariko bariga.

Ababazi babaza intebe bakoresheje imbaho, ama bakaba bariko barabaza inebe ama abababazi bakaba bambaye udufuka munwa kugira ngo bikingire ibitumuka, Hama bakaba bariko barakuri zonebe.

Ikigo c'ishuri gisukuye hama ico kigo c'ishuri kikaba cubakishijwe hamwe n'amatafari ahiye ama ejuru akaba ariro amatafari asa n'ubutuku, hama ico kigo kikaba gifise amadirisha hamwe n'imiryango w'uwunjirirako.

Umwigisha akaba ari mbere, ariko arandika, kukibaho cirabura yandikira abanyishuri bicaye hariya bariko baramukurikira hama bamwe bakaba badugije amaboko yabo kubwira ngo bagende gukora ivyo umwigisha wabo, ariko arabigisha.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza, bakaba bari mw'ishure bicaye, bariko barakurikira umwigisha wabo ariko arabigisha, bamwe bakaba bari kuvugana ngaho k'uruhande, ariko umwigisha akaba ahagaze imbere ariko arabasigurira ivyo bashaka kwiga.

Abagabo n'abagore bakaba bariko barakora inama yerekeye ku kintu runaka ama abagabo bamwe bakaba bicaye babiri bakaba bariko barasigururanira icerekeye inama hama umugore umwe akaba ahagaze imbere, ariko arababwira iyo nama.

Abagore nabagabo bakaba bari mu nama baricaye abandi bakaba bahagaze hama muriyo nama hakaba hariyo numuntu mukuru abakuriye akaba ariko arabasigurira ibintu bijanye niyo nama nyene bakaba barimwo uyo mwanya .

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza yisumbuye bakaba bicaye mu ntebe bariko bariga bamwe bafise amakaye hamwe n'abandi bafise amakaye hama umwigisha akaba ari imbere, ariko arabasigurira ibintu bariko bariga muri ako kanya.

Abagabo n'abagore bakaba bicaye mu ntebe z'abanyeshurie bigiramwo ama bakaba bari mu ntama ama umukuru wabo abakuriye akaba ari imbere, ariko arabasugurira ibibijanye niyo nama hama imbere akaba hariho n'ikibaho cirabura amaditsweko n'ibipapuro.

Abantu bacapa hama bakaba bafise udukaramu dutoduto hamwe n'udupapuro bakoresha mu gucapirako hama ku meza hakaba hariyo ibikoresho vyabo baba bakeneye iyo bariko baracapa hama hakaba hari abasore bane n'uyundi ahagaze iruhande yabo.

Abatetsi bakora mu bintu vyo guteka ,hama bakaba bariko baritegura bakatagura ivyo bashaka gukoresha, canke ivyo bashaka guteka, hama bakaba bafise amasafuriya amwe, n'imbugita n'ibindi bikoresho bakoresha muguteka.

Abagore n'abagabo bakaba bari mu nama jama babiri bakaba bariko barasiguriranira ivyerekeye iyo nama hama imbere ahagaze umugore, ariko arasigurira abo bagabo inama yerekeye ni vyo barimwo.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza, hama bakaba bicaye mw'isomero bariko barakurikira ukuntu umwigisha wabo ariko arabasigurira icigwa kijanye n'uwo munsi. Hama umwigisha akaba ari imbere ariko arabasigurira abandi bicaye hariya inyuma hamwe n'abandi bicaye ino imbere bariko baramukurikira.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza, bakaba bari mw'isomero bariko bariga, hama umwigisha wabo akaba ari imbere ariko arabasigurira ivyo bashaka kwiga hama akaba yatanze ijambo k'umunyehure umwe hama akaba yahagurutse.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nka kaminuza, bakaba bari mw'isomero bariko bariga. Hama umwigisha akaba yahaye umunyeshure umwe ijambo ngo avuge, hama uyo munyeshure akaba ahagaze ariko aravuga ijambo.

Abantu bakora imodoka hama bakaba bariko barakora imodoka yapfuye bayidugije kubera ngo barabe musi vyoroshe, hama makuru andi na ho akaba hariho no muntu, ariko arabaha amanota bivanye n'ibintu bariko barakora muri ako kanya.

Umuntu ashushanya akaba afise agakarambwa ukuboko hamwe n'igipapuro, ariko arashushanyako ama akaba, ariko arashushanya akana gato, ariko akaba, ariko arabirabira mu kindi gishushanyo afise ku ruhande.

Abantu bahagaze bambaye ibikoti abantu bakoresha iyo bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, ama abo bantu bariko barakora ubwo bushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu, abandi bakaba bahagaze hariya bariko barakora ubwo bushakashatsi bisunze ku kintu runaka.

Abazungu bicaye nga imbere yanje hari yayira yayo hariyo ikintu bwimeze nka televiziyo bariko barigiraho umuntu, ariko arabigisha nk'umuntu w'umwigisha, ariko arabigisha babivana n'ivyo bariko bariga.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye nka kaminuza bicaye bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arababwira, ariko hakaba hariyo n’abandi bahagaze bariko barakurikira ivyigwa mwigisha wabo ariko arababwira.

Umwigeme akaba ari umutetsi, akaba akora mu gikoni, akaba yifashe amashusho kugirango yerekane ibi afise ku kuboko. Akaba afise isahani iriko inrya aba yatetse, ku ruhande hakaba hariho n'ayandi masahani arimwo inrya.

Abanyeshuri bariko bariga gushona ibirato hama mu ruhande rwabo hariyo umwigisha ariko arabereka neza ukuntu bashona ibirato n'ibikoresho bisabwa kugirango bashone ibirato babafise hariya pembeni baba bavyuzuranye.

Abanyeshuri babiri bariko barakora ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ibintu bakoresheje ibintu barabamwo indani hama bakaba bariko barakora imiti itandukanye ivura abantu canke iyo miti itandukanye ivura ibi koko.

Abanyeshure babiri bariko barubaka inzu ariko, inzu bayubakishije ibikarito ariko bakoresheje umukasi hamwe n'ibipapuro mu kwubaka inzu. Iyo nzu ikaba iri hejuru y'imeza, bariko bayerekana ukuntu bayubatse.

Ababaji n'intebe bakaba bariko barabaz'inteb'ariko yambaye hamwe n'udupfukamunwa, hamwe n'abandi bakaba bari hariy'inyuma bariko barategur'imbaho kugira ngo bagenzi babo bakor'izo nyene kandi ngaho hakaba n'ikibaho cirabura.

Umuganga ajejwe kuvura ibikoko canke ibitungwa, yaje gutegera ibitungwa, yaje kuraba inka, kuyipima ukuntu iba imeze canke amagara yayo ukuntu aba ahagaze, hamwe n'abandi bakaba bazanye gupima ivyo bitungwa.

Abanyeshure biga myuga y'ubushakashatsi bw'ibintu bariko barakora ivyerekeye ivyo bushakashatsi bw'ibintu hama bakaba bambaye n'amarori abakingira muyagankuba uwakubita mu maso, kubera ngo ntibabone canke ubarinda ibintu kwinjira mu maso yabo.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye y'imyuga canke ya kaminuza baba bariko bariga ubumenyi bw'ibintu kubera ngo barabe ico kintu, ikintu kizima kivamwo hama inyuma yayo hakaba hariho n'abandi banyeshure bahagaze, bariko bararaba.

Abanyeshure bari mwisomero indani bicaye bariko bategera umwigisha wabo ariko arabasigurira isomo ryuyumusi n'abanyeshure bariko barumva ivyo uwomwigisha wabo ariko arabasigurira kugirango amasomo agende neza.

Abanyeshure biga imyuga itanduknye ariko aba banyeshure bakaba biga imyuga yo gushona ibitenge, bariko barabishona bakoresheje ama mashini ashona, hirya n'aho hakaba hariyo n'idirisha inyuma yayo kandi hakaba hariyo nakabati bashiramwo ibikoresho.

Abanyeshuri bakaba bategekanijiwe kuja mu bintu vy'ubuganga bariko bariga kuvura umuntu iyo yagwaye hama, ariko n'umwigisha, ariko arabereka ukuntu bavura umuntu bahereye ku nango bashikana ninye.

Abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye na kaminoza bariko bariga bicaye mu ntebe bariko barakurikira umwigisha wabo ivyo, ariko arababwira, kandi bicaye ku murongo batuje bariko barumva ivyo umwigisha wabo, ariko arabasigurira.

Ikigo c' ishure hama ico kigo c' ishure kikaba gifise umurombero muremure. Hama Ico kigo c' ishure kikaba caratewe ivyatsi kugirango hase neza. Hama kikaba gifise n' ibendera zitatu iyiri hagati akaba ari ibendera y’igihugu c' Uburundi.

Abagore, ndetse n'abagabo bakaba bicaye batuje bariko barumva inama hama akabariyo n'umuntu, ariko arabagirisha inama hama kuri yo nama akabariyo n'igitambara cera hamwe na, kandi gatambara k'umutuku.

Abashakashatsi bwo kumenya ibintu bitandukanye canke nabashakashatsi bukumenya imiti bicaye bariko bakoresha amamashine yabo mukugirango barabe imiti ijanye nibintu bashaka gukora babikuye mumiti itandukanye kugirango izoze iravura abantu

Abasore ndetse n'abigeme bisukishije mu mutwe, hama bakaba bariko bariga bari mw'ishuri bakaba bafise ibipapuro hamwe n'amakaramu bariko bariga, imbere hakaba hariho n'umwigisha wabo ariko arabasigurira ibintu.

Abubatsi bubaka amazu bakaba bariko barubaka bambaye impuzu zabo zo kwubaka hamwe n'inkofero zabo zo kwubaka, hama bakaba bariko baraduza inzu mu kuyubaka, Iruhande yayo hakaba hariho n'ibiti vyatewe.

N'isomero rinini kandi ryagutse cane hama muriryo somero hakaba harimwo n'abanyeshure bariko bariga bakurikira abigisha babo, hama nabo bigisha bakaba bariko barasigurira abanyeshure babo icigwa, hama muriryo somero hakaba harimwo n'amadirisha.

Abana, ndetse n'abanu bakuze aba masera hamwe n'abagabo bariko barifata amashusho hamwe n'abana bafise ubumoga bijare kudukinga twibimuga ama ilwande yayo akabaryo imeza y'iriko amacupa abiri yo amazi.

Abanyeshure bariko bariga gushona impuzu bakoresheje n'ama metero, ariko izo metero bazikoresha iyo bashaka gupima impuzu bagiye gushona hamwe n'abigisha babo bariko barabibereka ukuntu babikora n'ukuntu babishona.

Abanyeshure bariko barumviriza umunyeshure mugenzi wabo, umwigisha yahaye ijambo ngo avuge. Hama abandi bariko baramukurikira, bafise na ma machine mu ruhande yayo, bariko barumva ivyo mugenzi wabo ariko arabambwira.

Abana b'abakobwa bicaye hasi umwe muri bo akaba, ariko arabasigurira canke abasomera mu gitabo abo bandi bakaba bariko baramwumviriza uyo wundi mukobwa, ariko arabasomera.

Abantu biga mu myuga itandukanye bakaba bariko barakora ikintu bakoresheje ivyuma bafise mu maboko hama abo bantu bariko barakurikira umwigisha wabo ivyo bariko barakora hama nabo batega amatwi n'amaso bariko bararaba ukuntu umwigisha wabo ariko arabikora.

Intebe z'abanyeshure bakoresha mu kwicararako iyo bariko bariga hamwe n'imeza abanyeshure bakoresha mu gushirayo amakaye yabo iyo bariko bariga canke iyo bariko barandika n'ikibaho umwigisha akoresha iyo ariko arigisha abanyeshure.

Abanyeshure bari mw'isomero bariko bariga, bamwe bafise amakaye abandi bafise ikaramu bariko barandika, abandi bariko baraba imbere bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira.

Abantu b'abavyeyi bariko barakurikira inama ariko bose baricaye, abari inyuma barahagaze. Hama imbere hakaba hariyo n'umuntu ariko arabakoresha inama, baba bahamagawe kwumva iyo nama.

Abatetsi batatu bakaba bari mugikoni bariko barateka bafise ibiryo bitandukanye n'ibitunguru hamwe n'ibindi. Hama iruhande yaho hakaba hariyo n'igicupa hakaba harimwo n'amavuta bakoresha iyo bariko barateka izonrya.

Abanyeshuri bicaye imishuri bariko barandika ibintu umumwigisha wabo yabandikiye ku kibaho, kandi bariko barandika bakoresheje amakaramu uyundi akoresheje inkaye kwandikiramwo hama bakaba bariku babikura kukoibaho ku bintu mumwigisha wabo aba yabahaye.

Abanyeshure bo mumashure yisumbuye bari mw'isomero, bariko bariga bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira, hama hakaba harimwo n'abakobwa barisukishije, hamwe n'abahungu barimwesheje bisanzwe nkuko muba mubizi.

Abanyeahure bari mw’ishuri baricaye bagize umurongo uhese wugaye hama aba babiri hano bakaba bariko barasiguriranirana , abandi bicaye hariya bariko bararabana ariko bakaba bariko baranwa amazi .

Akabarabara kakaba kariho ivu hasi hama uruhande rumwe hakaba hariho Kandi hamwe n'ivyatsi vyatewe ahantu hari hakaba hariho n'ibitit vyatewe iruhande yayo hakaba hariho n'amazu yubatswe hariya hariya hakurya naho hakaba hari imisozi.

Abanyeshure bane bigiye mubintu vyo gucapa , bariko baracapa bicaye bariko barakoresha amarangi n’udukaramu hamwe n’utuntu bakoresha mugucapirako hama hari n’umwigisha hejuru arik’araraba ukuntu bariko baracapa nimba bacapa neza cane .

Abantu benshi cane baricaye kuntebe bariko bakoresha ama mashini nabandi bantu hakurya bicaye kuntebe bariko bakoresha ama mashini nabandi bantu bariko barasigurirana ukuntu ibintu babikora Ari benshi nabandi bantu baraba ivyo bari gukora basigurinirana.

Umuntu akaba ariko arakora mu bintu bijanye n'indirimbo, hama iruhande yaho hakaba hariyo imashini ariko arakoresha nyene mugukoresha muri ivyo bintu vy'indirimbo, hama akaba afise n'icuma kiriho kiramufasha mu gukora izo ndirimbo.

Abanyeshuri biga mu mashuri risumbuye bakaba bakoze inzu iyo bakoresheje ibikarito ama iyo nzu ikaba iri mu meza bashishjejuru, kubera ngo bayibone neza ukunuma yuko bakoresheje umukasi hamwe n'ibindi biru.

Abanyeshure babatetsi bariko biga guteka bafise imbugita n'amasahani n'amasafuriya bariko bariga n'ibindi bikoresho bakoresha mu guteka nkibiryo bariko barabikoresha mu guteka, aho abandi bariko barategura ibikoresho bakoresha guteka.

Abanyeshuri babiri. Hama abo banyeshuri bakaba bariko bariga icigwa cerekeye n'ubumenyi bw'imiti hama bakaba bariko barakora imiti kugira ngo havemwo imiti ishobora kuvura abantu canke ibikoko mu buzima busanzwe cane.

Abiga imyuga yo gushona ibirato bariko barashona ibirato bakoresheje umukasi hamwe nibindi bakoresha kugira bashone ivyo birato bagakoresha nibindi bikoresho bituma ibirato bifatana bigakomera cane.

Abanyeshure bo mashure yisumbuye baba bigiye ibintu vyo kubaka rero bariko bariga kubaka bapima bakoresheje imetero umwe kuwundi azana igitekerezo yereka uyundi ati pima hariya kino gikora hariya rero umwe umwe bari gutanga ibitekerezo barikubaka inzu.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, hama abo banyeshure bakaba bariko barakora igikorwa umwigisha wabo yababwiye co kwubaka inzu bakoresheje ibikarato. Hama bakaba bayishize ku meza ngo kubera bayibone neza.

Abapfundi basanzwe bakora mu bintu vy'imiduga bafise ivyuma mu maboko bikora imiduga hama bakaba bariko barabitegura, kubera ko baba bashaka kuenda gukora imodoka iba yapfuye canke ngo bayisubiremwo.

Ikigo c'ishure hama bakaba barateyemwo n'ivyatsi kubera ngo ico kigo c'ishure gise neza hanyuma ico kigo c'ishure kikaba gifise amabati asa n'umutuku hama muri ico kigo c'ishure hagati hakaba hari n'ibendera zitatu hagati hakaba hari n'ibendera y'igihugu c'uburundi.

Umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure ariko arabasigurira, abanyeshure bicaye batekanye bariko barumva ivyo umwigisha wabo ariko arabasigurira. Hama muri iryo shure hakaba harimwo amadirisha n'imiryango.

Abantu benshi bicaye mu nzu ama bakaba bicaye ku nebe bariko baraba imbere harihabaye inama hama umuntu ari mbere, ariko arababwira ibintu biza, kubera muri iyo nama abandi bicaye ari mbere baraba abo bantu.

Umwigisha yabajije umunyeshure ikibazo anyama umunyeshuri akaba yagurutse, ariko arasubiza ko kibazo umisha yamubajije, ariko agaba afise ni karamu amwe ni kaye ku kuboko.

Ikigo c'ishuri hariya, hama mu rupangu hakaba hariyo utwatsi bateye kubera ngo urupangu ngo ruse neza, hama ku ruhande hakaba hariyo n'amashurwe bateye hamwe n'ibiti vyegereye ngaho nyene kuri ayo mashurwe bateye.

Kankindi ariko aracapa akoresheje ikaramu naho ariko arakoresha ikaramu afise n'imashine, iruhande yiwe ariko arabirako ibintu ariko aracapa kubera bimworohere kuraba ibintu ariko aracapa bukebuke kandi yitonze biratuma amenya ibintu ariko aracapa.

Umwuga w'ishure bariko bariga ukuntu bashona ibirato canke ukuntu bakora ibirato bakoresheje ibikoresho bitandukanye canke umukasi n'ibindi vyinshi bitandukanye bariko barakora ibirato.

Umuhungu ariko aragerageza gukora ubumenyi bw'ibintu akoresheje amashanyarazi canke ibintu bitandukanye kugiras ngo abone ibintu arigukora biriko biragenda canke bigaragara neza.

Umwigisha ahagaze imbere ariko arasigurira abanyeshure biwe isomo ritandukanye canke isomo runaka hama abo banyeshure bakaba bicaye ku ruhande kandi ku murongo bariko bumviriza ivyo umwigisha wabo ariko arababwira.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hama bakaba biga amasomo yo gushona ngaha rero bariko barashona ibitenge canke impuzu zisanzwe kuba bariko bariga hama ejo bakabikurramwo ubumenyi bukomeye.

Abana beza cane banezerewe bishimye ariko bari kumwe n'abamasera babo n'abapadiri babo abandi ari bimuga bicaye kurya turi adukinga tw'ibimuga abandi ari bazima bahagaze bariko barafata amashusho, kubera ngo azabi ari ubwibutso rwabo.

Ntore ariko aravura inka ayumva uburwayi ishobora kuba ifise hama Ntore akaba yasohokanye hamwe n'abaganga bagenzi biwe baje kuraba amatungo ari aho kuruyo mugabo.

Igiti kirekere hama iruhande ico giti akaba hariyo amashuge yatewe hamwe n'ivyatsi vyameze ama iluhande yayo, kandi akaba hariyo n'amazu inyuma yayo mazu akaba ari yo n'ibiti.

Abanyeshure bakaba biga imyuga yo gushushanya, Hama buri munyeshure wese akaba afise ikaramu n'ikintu ariko arakoresha mu gushushanyirizaho. Hama bakaba bashize imeza ngaho kugira ngo bashireho ibikoresho bariko barakoresha.

Umukobwa w'umutetsi akaba afise isahani y'ibintu biri ko yatetse hama i luwanda yayo akaba hariyo n'izindi sahani arimo n'ibintu yatetse, ariko aratwereka ko yabitetse bigaragara neza cane.

Urupango rwiza hario akaba hari yo inzu amangaa akaba hari yo ibivyatsi bateye bituma irupango ruboneka neza akaba hari yo nudushurwe bateye kugira ngo urupango nyene rugaragare neza.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bo muri kaminuza bahagaze babiri bariko baravugana abandi bariko bararengana ariko haro abo bafise ibitabo ku kuboko hamwe n'abandi bari hariya bariko baravugana bahagaze.

Abanyeshure bakaba bariko barakora ivyuma vy'imodoka i ruwande hakaba ari yo imodoka bashaka gukora, kubera ngo bereke umwigisha wabo ivyo bakoze canke bereke ikigo ivyo bakoze.

Abanyeshure bato beza bicaye kuntebe ariko bameze nkabicaye mumuzingi uhese wugaye hama abarimu babo bari imbere bari kubasigurira ukuntu ibintu babikora abanyeshure bakaba bariko baranwa amazi n'abagisha babo bariko baranywa amazi.

Abanyeshure bariko bariga ibintu vyo guteka baba bashizeho ngahoo ibikoresho vyose bakoresha canke ibikoresho biza gukenerwa mu guteka. Bakaba bafise ibiryo bitandukanye baza gukoresha iyo bariko barateka ibintu baza guteka baba bigiyeko.

Isomero rifise amadirisha habiri, hamwe nibibaho bibiri, hama hakaba hariho numwigisha ariko arasigurira abanyeshure biwe, hamwe na bobanyeshure biwe bicaye bariko barumva ivyo Umwigisha wabo ariko arabasigurira.

Umwigeme afise agasahani kukuboko kumwe hama ako gasahani karimwo ikirahuri hamwe n'icupa ry'inzoga atwariye umuntu ushaka gukoresha canke kunwa iyo nzoga yamutumye.

Abigeme, ndetse n'abasore bicaye mw'isomero bariko bariga bafise ikaramu hamwe n'iboipapuro muntoki bariko barandika hamwe n'abandi ari mbere bagaze bariko barereka abo banyeshuri ivyo bashaka kwiga.

Abanyeshuri bariko bariga mu gihe umwigisha ariko arigisha, bamwe bafise amakaramu bariko barandika ivyo umwigisha ariko arasigura, abandi amashakoshi bayashize hasi, abandi bariko barumviriza ivyo mwigisha ariko arabasigurira.

Abafundi bubaka amazu bariko bararaba ukunu inzu bariko barubaka aho igeze canke ukuntu bamaze kiyikora nimba imeze neza canke imeze nabi hama bacebabandanya kuyikora uko bisanzwe bimeze

Umwigisha ari imbere y'abanyeshure, ariko arasigurira bantu banyeshure ivyo baba bashaka kwiga hama akaba ariyo nikibawo cera irwande yayo akaba ari yo n'amadirisha hamwe n'amarido asa n'ubururu abo banyeshure bakaba bicaye bariko bariga.

Abana bariko barakina umukino w'umupira wamaboko birukanga abandi bahagaze hanze y'ikibuga bariko baraba ukuntu umukino uriko uragenda ntibariko barakina baryohewe cane nukuraba ukuntu umukino uriko ubera ngaho.

Abatetsi bakora mu gikoni hama bakaba bafise isahani bariko barategura ivyamwa bashaka gutegura, hama bakaba ari babiri bambaye impuzu z'abantu bateka.

Abanyeshuri bamashuri yisumbuye ya kaminuza, bariko bararaba abigisha babo bicaye imbere bariko barabisigura ukuntu Ibintu babikora , n'ukuntu bazoza baritwara mubuzima busanzwe no mumigenderanire y'abantu mubuzima.

Aba baji baba bariko barabazanka ikintu bakaza bagashira kuri uyu muriro ahama bakagenda kubaza ikintu bashikanko kubaza, kandi urabona ari benshi ariya n'abandi bariko barabaza baba bariko barabazany' ibintu bitandukanye.

Abanyeshure bari muri kaminuza runaka bari bicaye bicaranye n' amamashini yabo bariko barakurikira umwigisha wabo umwigisha wabo akaba ariko arabasigurira ibintu yaberetse kugi kuta bariko baravyiga noneho bari kubifata.

Abanyeshure bari mw'isomero bariko bariga bicaye kuntebe abandi bariko barandika abandi bafashe amakaye yabo bariko barumviriza umwigisha ahagaze imbere yabo ukuntu ariko arabasigurira.

Icumba kirimwo ibintu vyinshi cane bitandukanye n’umuryango akaba harimwo n'ibintu imbere vyanditseho akaba hariyo n'idalapo y'urwanda hamwe n'iryubushinwa n'ibintu vy'ivyuma bakoresha nko muri elektroniki bitandukanye.

Abanyeshure bariko bariga umwigisha ar'imbere yabo akaba yabajije umunyeshure umwe muribo akaba yahagurutse arigusubiza ikibazo ic'umwigisha wiwe yamubajije kugira yumve ico bariko bariga ko barikujana.

Abanyeshuri babiri bariko barasigurirana umwe afisi kalamu, ariko arasigurira uyundi, ariko bariko bakoresha amakaye kugira ngo basiguriranire abandi bari yariya baricaye bariko barabaraba ukuntu bariko barasiguriranira.

Abagabo batanu basanzwe bakora mu bintu vyimodoka hama bakaba bariko barakora imoteri yimodoka hama kuruhande yayo hakaba hariyo n'imodoka ihagaze kuruhande baba bariko barakorera iyo moteri yayo.

Abanyeshure biga mumashure yisumbuye nka kaminuza bari mwishuri indani bariko bariga batekereje bariko baraba ukuntu umwigisha wabo ariko arabasigurira bicaye ku murongo abandi bicaye ku ruhande bariko baraba ukuntu umwigisha wabo ariko arabasigurira.

Abana beza banezerewe bariko barasoma igitabo ariko umwe umwe agenda arabasigurira umwe niwe agezweho afashe igitabu ariko asigurira abandi bagenzi biwe babakobwa mu gusoma igitabu canke abasobanurira.

Abanyeshure bo mu mwuga wa eregitoronike bahagaranye n'abagisha babo, abigisha babo bariko baraba ukuntu abanyeshure babo bariko barakora ibintu babigishije nabo banyeshure nabo bariko barakora bereka abigisha babo ivyo babigishije neza kubintu bize bari kubikora bishimye cane.

Abantu mububaka imodoka hama bakaba bafise icuma bariko barubaka icuma c'imodoka ama ilwande yayo akaba haro imodoka bariko barakorera ico cuma nyeni ama bakaba ari abagabo batanu bambaye imwuzu zakazi bakoresha.

Mu cumba c'inama iyo abagabo n'abagore bariko bagira inama umugore umwe ahagaze ariko arabagirisha inama, abandi bagabo babiri bariko barasigurirana ivyo bariko baravuga mu nama, abandi bariko barategera umuntu ariko arabagirisha iyo nama.

Abanyeshuri biga imyuga yo guteka bariko barateka bakoresheje amasafuriya hama bakaba bambaye impuzu z'abatetsi hama bakaba bariko barakusanya ibikoresho vyo guteka canke ibikoresho bakoresha ivyo bariko barateka.

Abanyeshuri basanzwe biga mu myuga yo gushona hama bakaba mbariko aparashona ibitengee bakoresheje ama mashini ama muriyo nzubarimwo inyuma akabariyo n'akabati babikamwo ibikoresho vyabo ama muriyo nzu akabariyo n'ibirisha.

Abanyishuri biga mu mashuri yisumbuye hama bakaba bari mw'isomero indani bariko bariga bakurikira ukuntu umwigisha wabo, ariko arabasigurira hama abo banyishuri bakaba bicaye ku murongo n'abandi bakaba bicaye hariya inyuma.

Umurombero muremure w'ikigo c'ishuri ca kaminuza hama hakaba hariyo n'abanyeshure biga muri kaminuza umwe akaba afise igitabo kimwe n'uyundi akaba afise igitabo hama bakaba bariko bararengana muri uyo murombero.

Umuganga wibimera afise agapimo gapima ibimera nimba bifise ikibazo canke nimba bifise udukoko turya utumera hama ace abiha imiti kugirango utu dukoko turinde twanke kuja turaja kurya ivyo bimera.

Umusore ahagaze imbere y'umuryango afise n'igikapu ku kuboko ari mu gakori doro kagenda mu kandi gakori doro aho akaba ari hanze y'inyubako avuye indani yindi nyubako.

Abantu bari kukibuga cumupira wamaboko ,hama bakaba bariko barakina umukino wumupira wamaboko ,bamwe bambaye umupira wamaboko wumutuku ,abambaye impuzu zera barakina batsindana.

Abantu bakora imodoka bakaba badugije imodoka hejuru, kubera ngo babashe gukora imodoka hasi, kubera ngo bayibone neza ama bakaba bariko barakora ari benshi bakaba ari yo bahagaze abandi bicaye bariko barakora iyo modoka.

Abanyeshure bariko bapima icuma ariko ico cuma bagipimisha bakoresheje urubaho hama hariya hakaba hariyo ikibaho canditseko bakoresheje ingwa hama abandi bahagaze kuruhande bariko baraba ukuntu abanyeshure bariko bapima ico kibaho.

Umuntu afise n'ikaramu, akaba afise nahantu ariko arashushanyahi ibintu, ariko ivyo bintu naho ariko arabishushanya, ariko arabikura mw'imashini kubera ngo arabe ukuntu yobishushanya neza.

Isare ni nti cane bakaba barambitseho ibitambara hama akaba harimo n'abantu benshi bicaye bari gukurikirana inama bari guhabwa amwe n'muntu uri gutanga izo nama azibabwira.

Ibiti bateye kandi babiteye bitonze k'umurongo hama ivyobiti bikaba bifise amababi meshi cane kandi k'uruhande hakaba hariyo amashure agera hariya kandi nohakurya hakaba hariyo n'ayandi mashure ageretsweko rimwe.

Abanyeshuri bari kw'ishure bahagaze, bariko bariga isomo ry'ubumenyi bw’ibintu. Biga uko bakora ivyuma vy'imodoka, nuko babiguza. Bamwe bahagaze kuruhande rwabo, abandi bahagaze ku rundi ruhande, bariko barasangizanya ubumenyi bwo guhuza imodoka.